Izvo zvirwere zvakaita sezvinouya nedutu mupengo zvekuti azvidi kukwenzera padhuze nepadhuze saka muntu panenge peitode chinhambu kuti muntu womire uku umwe womire uku. Zviro zvakanaka kuti tizvidziirire kuti tisabatira.

Kudhaya takakura tisingaziyi kuti kune zvirwere zvedutu mupengo mazuwaanaya zvimbariyo zvinoita kudzivirira kupfeka zvekuti zvisakubata wombadzivirira zvinenge zvabhuya madhokodheya edu vanoona ngezvekupona kwevanthu saka zvinombaada kudzivirira zvakakwana chaizvo .

Kare takakura teiziya kuti hakuna zvirwere zvembepo zviya kwaingova nebesha rokuti rikakubata onini mazuva mairi raenda hino mazuvaanaya kwaane zvakawanda zvirwere zvembepo izvi kwaane zvakawanda zvinohamba ngembepo zvakuda kudzivirira .

Mazuwa atinopona anaya tinoda kubabonga muzvipataramwo, mwambane zvekushandisa zvakawanda zvekudzivirira zvirwere, dutu mupengo vanombadziirira veishanda neanhu akadziirira zvekuti aumbotyiri kuti vachatorawo chirwere chinenge chauya nemuntu anorwara zviro zvakana muzvipatara umwomwo.

Mazuwanaya nekufunda kuri kuita vantu , vantu vagwara varikuti varimwo muzvipatara dai kwaita denda riya rinotapurirwana anodxoka ngubo dzakanaka dzekuzvidzivirira kuti vasabatwa nezvirwere zvakadaro saka zviro zviro zvirikuenda zveichinja mukopona kwedu kudhaya zvaiya zvisiyo.

KUBAIRA ANA KWAKANAKA .KWAKANAKA NGEKUTI NEKUENDA KWENGUWA MWANA UNOZOWANA ZVIRWERE PAMBERI APO UNOZOWANA ZVIRWERE.

Kudhaya taiti tikabara vana edu taigona waigona kubayiwa jikiseni rimwe. Hino mazuwa anaya mwana eibarwa, unodzivirirwa majikiseni akawanda kusvika akure eidzivirirwa. Saka zviro zvakakosha kuti aazobatwi ngezvirwere zvakawanda Matenda akawanda anomutizawo ngekuti unenge akadini.

Mazuwa ata kupona mazuwa anaya kwaane zvirwere zvinomuka zvinouya nedutu ,zvinouya nedutu mupengo zvinonga zveida kuti munhu agare akadzivirira kuti asabatwa ndichona saka heyi zvoda kuyayeya vanhu vachibhuya ngezveutano kuti uone kudziviririka.

Tinoda kubonga mazuva anaya madhogodheya edu anotironzera kuti kurikuuya denda rakati. Dendariya rokasika kutsvagwa kuoneka kuti rinorapika ngemushonga vakati risati raamwo. Saka tinombada kubonga rakarerekera kuvana vana veshe vanonzi ngavabaive kuti vaone kuti vasabatwa ngedenda iri.

Mazuva anawa kune matenda ariyo atofanirwa kubairirwa anenge aonekwa nemadhokodheya kuti kuri kuuya denda rakati muntu weshe anenge eifanika kubairwa kuti risashata denda rishata.

Kune matenda anogara akaonekwa ndiana chiremba kuti kune denda rakadai riri kuuya, saka tinosisa kuridzivirira kuti denda rineri risazobata vana. Saka rinodzivirirwa kuti risabata vana.

Kune zvirwere zvokuti ukasvika pachibhedhleya unofanira kufafaidzwa mutombo. Kuitira kuti upinde mukati mune vamweni nekuti vanenge veitwa kuti unobatirisa vamweni zvirwerezvo.

Izvo zvirwere zvinoenderana nekuti nguwa imweni unenge warha zviro zvisingawirirani nengazi yako saka unosisa kutsvaka mitombo kuchiyungu dzinoenderana nekuti chirwerecho chibude munyama mako.

Kune zvitenda zvatinofana kudziirira zvatinenge tabhuirwa ngemadhokodheya kukazi kuri kuuya denda rakati tinofana kundobairwa teshe kuti tisabatira denda iroro.

Mwaka unowu watirikurarama unoda kuti uve nemvura yakachena yaunoona kuti aina makonye ere wapedza wogeza maoko ako zvidziyo zvako zvive zvakashambidzika. Shandisa zviro zvakachena nguwa nenguwa mwaka unowu.

Kudhaya kune vaihamba veitibhuyira kuti kunode kuuye chirwere chakati antu odzivirira ,anyambori mazuwa anaya anhu anohamba eibhuyirwa kuzi kuri kuuye chirwere chedzihwa mupengo mwodzivirira mweishamba nyara meiramba mwakapfeka zvekuti musabatwa ndicho saka zviro zvakanaka tinoramba teikurudzira mukupona kwedu mandau.

Muzvibhedhleya medu munositi vakavhura mutombo tomboti ngoowana unotoshanda zuwa iroro, vatovhurwa vatovhurwa woshanda vana weshe vanenge wauya zvatopera zvatopererana ausisizve kuzoshandazve mangwani ndozvinoita mitombo dzimweni dzinoshandisirwa vana.

Muntaraunda mwatinogaramwo tinosisa kuvana mvura dzakachena. Nekuita utsanana nekuti mazuva anaya kune matenda anouya ngemumhepo akadai ngemarariya, korera zvinodambadzivirirwa zvirozvo, kuitira kuti zvisanesa vantu.

Tinoda kutenda mazuva anaya antu anoona ngezvekupona kwevantu awanda, varikuwanda vanoona kuti ichi chirikugadzirwa chakati, ichi chinobudisa chakati, vantu veitopona veitibhiira kuti iri ruva iri rinotipa zvakati, mitombo dzedu dzekuti tipone.

Konoo vantu vane dambudziko rekurwara ngemusoro, dambudziko rekuita sokuti vanopenga. Vanosisa kuuya kuzvipatara veipuwa mitombo yavo yekuti vadzikame. Zvinofanirwa kuongororwa izvozvo.

Zvipatara zvakanakira kuti tikarwara unosvika wobatwa mubhedha, wabatwa mubhedha worapwa uripo vachiona kuti uri kupora ere. Usina kupora unoramba uripo kusvikira vaona chinenge cheinyanya kukunesa munyama dzako.

Kudhaya zvipatara zvedu zvaiva zvakasarira, zvaiva zvisina zvokushandisa zvakakwana. Mazuvano aya zvinhu zvinenge zvati xubukei. Zvokushandisa zvawanda zvokuningira muropa medu, kuti ngazi dzedu dzakakwana here, ntaa zvakagara zvakanaka here zvawanda toda kuzvitenda izvozvo, toda kubonga vantu vanovhurirwe.

Kudhaya nyika yanga yakanaka kwaiva nezvi kwangari mumapato mweshe umu. Zvirozvo zvino tidetsera kuti tione kuti apa pane chibhedhleya ,apa pane chikora chiripo, apa pano mwira peturu saka zvinotidatsira maningi, hino mazuwa ana hey antu akapera kukwachura kwachura mumapato umu.

Eee zvakanakira kuti zviro zvinenge zviri padhuze nesu ,chipatara chinenge chiri padhuze nesu Saka zvakanaka tisati taenda kuzvipatara zvikuru zviya tinotanga tasvika kuzvipatara zvidoko totaurirwa dambudziko redu ropedza tichienda kuzvipatara zvikuru kana rarambika pona apapo ,Saka zvakanaka kuti neusiku tinorumba padhuze.

Mazuva anaya matenda ari kuita eiwanda munyika mose. Saka zvinoda kuti kana zvazi zvidzirirwe muntu veshe ngave akadzivirira kwete kuti umweni haana umweni haapfeki zvinozi dzivirirai zvakona. Hatozvihlonipi kutoti hamenoo chero zvazvaita zvinenge zveingwarire iveve.

Zvibhedhlera zvedu zviduku nezvikuru tinosisa kuzvinasa kumbatozviremekedza zvinotibatsira paya patinenge tarwara nyangwe usiku tinorumba kuzvibhedhlera zvitozvo teindo batsirwa izvozvo zvakambakosha .

Tinoda kubonga yaampo zvipatara zviri kuita zveiwanda munyika mwedumwo. Pega pega zvazvipatara. Vanoitirawo kuti kunyangwe tikarwarirwa usiku tinorumbe pazvibhedhleya padhuze todetserwa. Panenge pane vantu azvinei kuti usiku, zvibhedhleya zvedu zvinenge zvine antu.

Pazvibhedhleya pedu panosisa kunge pakashambidzika pane miti peiratidzika kuti pane maruva. Zvinobatsira kuti varwere vanyambosvikapo vawane mweya wekufema wakanaka.

Muzvipatara mwedu tinotarisira kuona vakadzi vakazvitwara vachibairwa vachidziwirirwa kune denda rendunga riya uyezve vanosise kudzoka mushure memwedzi mutatu yega yega veiuye veiningirwa kuti zvakachanaka hre mundani mawomo .

Muzvibhedhleya mwedu munosise kunge mune pekugara kuitira kuti vatenda vaya vanosvikawo veigara veichimirira kuti vana chiremba vavadaidze veichipindamwo.

Mazuwa anaya kuenda kuchipatara kwakambanaka unondoongororwa ngemuchini dzimweni michini mizhinji avadzibhadharisi vanombakuongorora zvese pachena tinoda kumbabonga zvokwadi dzeiningirawo kuti zviinyi zvakati zvakadai zvikazodai.

Pazvipatara zvedu panosisa kuva nezvinokhomba kuti apa apa tasvika pachipatara. Panofanirwa kunga pane zvimaruwa ruwa. Panofanika kunga pane zvikwangwari zvekuti apa uku ndekwakati zvinotikhomba. Nemiti dzinoita kuti tifeme mhepo yakanaka. Apangofanirwi kuita pasina chiro ba. Panofanirwa kuve.

Toda kutenda mazuva anaya, madhokotera eduwo anotofundiswa kuti muchina uyu, unoshanda zvakati, uyu unoshanda zvakati. Zvakambarongeka muzvibhedhleyamo, vanombafunda kuti ichi chinoita zvakati, veiningira vantu.

Movha dzikadhibana waya, dzikakuvadzana , panondoonekwa kuti pane vanokuvara, vanokuguka murenje. Vaguka murenje vakaenda kuchipatara vakarapwa. Tomboti wagurwa murenje uya, vanopiwa usiri murenje wemene mene asi veigona havo kuhamba bhichana.

Muzvibhedhleya mo ndomatinopinda teifunda kuti uyu muchini uyu unoshanda zvakati uyu mutombo uyu unorapa zvakati nekutibhuira kuti tikadai muchini uyu unotitorera ropa rakati zveienda zvakadaro .

Zvona zveutamo izvozvo tinosisa kuzvifunda kunyange tiri pachipatara zvinosisa kufundisana fundisana ngendaa imweni umweni unenge aka pinda basaro ngekudhiza dhiza hapana nechinenge cheizikanwa. Saka tinosisa kufundisazve teiona kuti uyu wakarerekera mukundoshanda neana uyo unosisa kusukawo dai marondawo

Mazuwa anaya atinopona azvidi kuita ukama wakatizana nechipatara. Anhu anofanirwa kugara ane ukama hwakanaka nechipatara teiguma teiongororwa kuti atina ere zvirwere zvingatishungurudza muchini dzawanda mazuwa anaya pazvipatarazvo. Zvinoda kuti kuti tigare takaongororwa kuti atina zvingazotitambudza ere mukuenda neupenyu.

Matenda ariyo mazuwa anaya anyanya saka anoda kugara wakatorwa ropa kuti uone kuti ngazi yako ichakamira zvakanaka ere kuti aina chitenda zvitenda zviriyo ere mazuwa anaya ngekuti unozongoona mumweni wawa mumweni wadaibotozi wafa saka zvinoda kuramba takaningira kuti atina ere.

Mazuwa anaya zviro zvati chinjei, kudhaya taiziya kuti chipatara chinenge chiri kure. Hino mazuwa anaya zvaa peshe peshe zvati chakata. Ukatomuka mangwanani unosvikawo ngenguwa weirapwa ngenguwa zvakanaka weipetuka kumphatso ngenguwa. Saka zviro zvakanaka izvozvo zvinodiwa kuti zviti wande.

Kudhaya vandu vaibarira mumanzira ngekushota kwezvipatara. Mazuva ano zvaapeshe peshe zvachiti chakata saka zviro zvakanaka zvipatara zvakambaanakisa zvinodiwa nekugara kwevandu mundaraunda zvinombaadiwa chaizvo.

Tinosise kuti teifundiswa waya zveutano tinge takahlonga zvipfeko zvekuti tisabatwa ngezvirwere izvi, uye titsvage mabhuku okunyora zvinenge zveironzwa ngemusharukwa anonga ari mberi eitifundisa.

Pazvipatata pedu zvimweni zvipatara zvichakaita zvidoko, panosise kuwa nemotokari yekuti muntu akasvika echirwara zvakadarikidza vanhu vanomudarisa vomuisa kune chimwe chipatara chakayi kureiwo, tiri kuzama kukurudzira kuti ngapave nemuchovha.

Muzvibhedhleya mwedu munofanirwa kunge mune zvihlayo zvekuti vantu vaguma vagare vasaramba vakaema veimirira kuti vantu vazorapwa vakotoke kudzimba dzavo nemitombo dzakakwana dzekuti muntu asazotame mitombo aripo pona apapo.

Muzvipatara zvedu zvikuru kuru munosise kunge mune madhokoteya anenge eiona kuti tapindamwo otiningira zvatinenge takanyorerwa muzvipatara zvidoko todetsereka teienda takadaro, munyambori mutombo vanonyaso kutidunungunudzira kuti uyu unoda kurapa chirwere chamakanyorerwa apa zveienda zvakadaro.

Muzvipatara mwegamwega munoshandiswa mushini dzakawanda payani patinosiye michini dziri oni nguwaimweni munobaka mwoto tinotora mishini dzinenge dzirimwo dzekudzime mwoto todzima panenge pabaka paya sak zvinosisa kuvapo zvekudzime mwotozvo.

Taguma pa chipatara pedu pane patino gara paka bhenji tei emera kuti tipinde muku rapwa medu teizo pinda maka siyana siyana tei sangana ne madhokoteya edu aka siyana siyana eya tinoda kubonga yambo anenge echiti batsira ma tambudziko aka siyana siyana.

Pazvibhedhlera zvedu zvikuru, panosise kunge pakawanda maruva, kuitira kuti vantu vaonewo mphepo yekufema. Weirwarawaya, zvinombaada mphepo yakachena ,saka panosiso kugara peidiridzirwa maruwa aya eikura.

Munogara varwere kuchibhedherayo munofanirwe kunge makachena. Munofane kunge makawaridzwa zvakanaka. Tinoda kubonga veutano vanombazvikona zvekuwaridza nekugadzira kuti munake.

Uchigume pachipatarapo unosise kudetserwa aufaniki kubvapo usina kudetserwa panofanika kunge pane vannhu vanokuashira kuti mauya kwakanak aere munoda kuona mutenda ere nokuti ndimwi munoda kurapwa izvi zvinoita kuti pfungwa dzako dzivhurike umbokanganwe nhamo.

Tinotenda mazuwa anoya mitombo dzati chakata muzvipataramwo zvikuru nezvidoko asi zvinode kuteedzera kuti waupuwa kunase kuteerera kuti varikuti norapei urikubatsira chiinyi munyama mwako uchimwa uchiningirawo panenge pakanyorwapo pachibhohleyapo.

Kunogara mitombo yedu yechiyungu munofanira kunge makarongedzwa zviro zvisina kudhibhana kutu uyu ngewe chakati uyu ngewe chakati. Unwe naumwe unofana kumira pawo wega. Izvi zvinofana kuita munogara mutombo zedu dzechiyungu.

Muzvipatara zvedu zvikuru nezvidoko nemunochengeterwa mitombo dzedu munosise kudai makachena ,munosise kudai makarongedzwa zvakanaka musina mabukuta makanaka.

Muzuvanaa mitombo dzawanda muzvibhedhleya umu dzinoningira kuti ropa dzikuhamba sei, nemichini dzakona dzinoona kuti, nyamashi ropa rako iwewe arihambi, ririkuhamba zvishoma nezvishoma, reuyu ririkuhamba zvakanaka. Saka michini dzawanda muzvibhedhleya.

Kudhaya taipona zvakanaka nekuti vantu vaisvika pakukura zvakanaka vasina zvitenda zvavanozwa. Zvino mazuva anaya zvitenda zvawanda mumiri mevantu hatichaziyi kuti zvikafu zvetinorya ere. Kana kuti zviini zviro zvakona zvangoturikidzana-turikidzana zvisingarapiki zvega-zvega.

Muchi bhehleya mwedu, kana mwasvika anthu akati kurei, anenge eirwara, tinovapa chihlayo chekuti vagare, toch ivabvunza, kuti vanoneswa ngei? Teivanyorera pashi, teivarapa zvakanaka. Vamweni vanthu vanotoda nguwa navo, weinasa kudo nongodza kuti chakati, chinorapwa ngezvakati.

Tichinge tanzwa denda, kune rimweni denda, rinounganidza madhogodheya akawanda, vanenge vachionesana kuti denda riri rakambohamba sei, ringarapwa ngenyi, rinenge ratovanesawo, vachito onesanawo.

Kudhaya taiti tikakuwara taisunga nemadhende kusvika bhonzo radzokeredzana. Tinobonga mazuwa anaya kwane chiyungu, ukaningirwa kuti wakakuwara bhonzo vanotsvaga mabhindauko okuti unasirwe ridzokere pandau paro.

Mazuwa anaya tinoda kutenda muzvipatara mwedumwo. Muchini dziri kuenda dzeiwedzera. Dzekutora ngazi, dzekuona kuti vana mundani vakagara zvakanaka here, dzekutora ropa, saka dziri kuwanda zvakanyanya. Haa zvinombabongwa yaambo.

Mazuwanaya muzvibhedhlera mwedu umo mane zvimuchini zvakawanda zvekuti vanenge veiningira kuti pamwoyo pako pakanaka ere, urikufema zvakanaka ere zvimuchini zvinezvi zvinondoningira zvee kuti ngazi irikuramba zvakanaka ere mukati mwenyama dzako.

Muzvibhedhlera medu vanoshandamo vanofanirwa kunge vakaxoka mbatya dzinodziirira kuti isusu patinenge tauya teirwara tisavatapurirawo chirwere saka vanofanirwa kunge vakaxoka mbatya dzinodzivirira dzekuti havambofe vakabatwa ngechirwerecho.

Madhokoteya mazhinji anoshandisa michini dzechimanje-manje eivhiya antu. Panenge peida kuzi kasirei pakuti matumbu emuntu asapinda mhepo. Saka vanouya vakati vandei anenga aitora mwana anenge ari ega anenge aisona ari ega, zvinopinda kuti kasirei anokirina-kirina.

Mazuwa anaya atiri kupona unofanira kugara wakaningirwa kuti ropa rako rakanaka ere, rakachena here, harina zvirwere ere rinoita here kuti upewo vamweni. Saka haa zvipatara zvechiyungu zvakambanaka zvakanaka ngekuti zvinokurudzire kuti vanhu vapanane bhuladhi saka zvakambanakisa.

Tombada kubonga mazuwa anaya mwuzvipata mwanaka. Tomboti dai wawa ngomotokari wotorumba weindotariswa kuzi hino makodo ako haana kuguka here. Vantu votorumba rumba. Kunyari kuiswa mazibepa aya avanoisa aya, woiswa., worapika. Zvabahlamburika muzvipatara umu.

Mazuwanaya chibhedhlera chega chega chanemokuchengetera mitombo, nekuchengetera ngazi dzetinenge tatorwa pachipatarapo kuti dzigare zvakanaka, dzinogarawo makanaka mavanoona kuti munodziya munongwaririka zviite nguwa irimo yozoenda kunezvimweni koshanda zvimweni.

Muzvibhehlera mwedumwo tine mwatinoningirwa ngazi teiningirwa dangana neweti dzedu dzeiningirwa kuti hadzina zvakashata here. Unondoita muchigaba vapedza vozoningira vozokubhuyira kuti iwewe une chakati.

Muzvibhedhleya mwedu munosisa kunge pane pekurasha marara. Tomboti wapedza kuringira muntu, unosisa kunge pane pekuisa zveunenge washandisa angava mathonje, zvingava chiini. Wapedza kuita ukoko woshamba maoko kubvisa tsvina mumaoko.

Kudhaya waiti ukakorera kuenda kumwedzi waineseka kuti hino imimba haisiyo hino mazuwa anaya kwaane muchini dzinoningira kuti waanayo ine mwedzi wakati zviro zvanaka mazuwa anaya kudhaya zviro zvainesa izvi nguwa imweni dai inenge....

Anoshanda munogara mutombo anosisa kunge akadzivirira pachavo. Vasaita chimwe chidenda munogara mutombo munosisa kunge mune muntu akapfeka zvakadzirirwa. Neamweni anonga eida kupuva umweni mutombo ngaadzirire. Kuitara kuti asabatiravo zvirwere zvinenge zviriyo zvinohamba ngedutu.

Mundau dzedu dzetinogadzirira mutombo munofanirwa kunge musina zuva makanyarara muchinase kuoneka kuti makachena. Mwatinogadzirira mitombo dzedu nekuti hei dzikava netsvina hapana zvatinenge taita.

Mazuva anaya muchini dzawanda. Pane pokuti muntu unosvika muchipatara asingakoni kufema, anomuisa mumuchini wokuti abatsirwe kufema ndiwo. Saka zviro zvanaka mazuva anaya.

Muzvibhedhleyamwo mune mekutora ropa reindogariswa marinoiswa, veindoriningira ngomuchini kuti ropa rineri rakanaka here, veyinyora kuti ropa ranhingi rakambanaka rinosisa kushanda zvakati. Rimweniwo rakashata veibhuyirwa kuzi ropa rineri rakashata.

Muya munogara ngazi dzavanenge vatitora munonasirwazve kuti mutombo uyu zvataudai unoshanda zvakadai munosisa kunge makachena munosisa kunge makashongedzwa kuitira kuti ngazi dzedu dzavanotora dziya vachada kudzigurupa gurupa kuti idzi dzinoshanda zvakati veidzirongedza kuti idzi dzakanaka idzi dzakashata.

Munogara ngazi dzevantu dzinenge dzatorwa. Nemunogara dai iweti dzevantu dzinenge dzatorwa munosise kunge maka mune runyararo. Mune muchini dzinoningirazve kuti zvatotora izvi zvakamira zvakadini. Zveizonyorwa kuzi uyu une dambudziko rechakati. Zveinamirwa pangazi dzo.

Zvipatara zvakanaka zvinoita kuti tiwane mushonga ngenguwa. Kare zvanga zviri kuretu hino mazuva anaya etopona anaya zvazara ndau dzeshe zvipatara zvega zvega wombaarapika hatichahambi chi chionini hatichahambi chinhambwe kutoendayo saka zviro zvakanaka mazuva anaya.

Mazuwa anaya zviro zvanaka mu zvipatara medu pane peku vata pakanaka pekuti unoto ata ne mwana wako pakambai naka kubatwa zvakambai naka kusvika ubude panenge pasina chipomerwa.

Tinoda kubonga vanoshanda nezvekurerwa kwevana muzvibhedhleramwo vanosisa kunge vane mwoyo murefu nekuti heyi ukasava nemwoyo murefu aungabatsiri vanthu kuvana ikweyo kunodiwe zvakawanda.

Zvipatara zvedu mazuano zvirikuwanda zvobhuya kuti nemuchini dzinofanire kuwanda muzvipataramwo, kuitira kuti vanhu vapinda vasatama muchini vachiti muchini wakati wakafa wakadai vasevhe nenguva kuite kuti vakotoke kumhatso dzawo vashandirwa.

Kudhaya taiita zvekubatwa kuzikwa kuzi mwana mundani unotamba here, hino mwazuwa anaya kwane zvimuchini zvinozwa kuti mwana unotamba here mundanimwo, zveiona kuti wakagara zvakanaka here mwundanimwo, saka zviro zviri kuendeka mwazuwa anaya, zvanaka!

Kudhaya taifa tisinga zii kuti chatinorwara ndichona ngechiri. Mazuva anaya michini dzawanda dzekuningira kuti mungazi umu chirikinesa chiinyi, weibhuirwa kuti chinoda zvakati zvawanda.

Tinoda kubonga yambo mazuwana muchini yatiwandei muzvibhehlera umwo dzimweni dzinongoita kubaiwa mabhatani dzeikubhuira kuti iwewe denda raunaro ngerakati saka tinoda kubonga kudhaya kwaikusina vaita kutibata ngemaoko avo vokubhuira kuti aaah mwiri wako uri kupisha iwewe hino mazuwanaya zviro zvabanaka aaah kushora .

Kudhaya taiziya kuti ukachekwa uchida kubudiswa kungava mwana kana kudini, vaitanga vakuuraya vobudisa mwana, hino mazuwaanaa zviro zvanaka, kwaane kumbaatochekwa wakaningira. Michini dzaayo dzinoita kuti uchekwe wakaningira, wobudiswa mwana wako wakaningira weireketa navo zviro. Uku kunaka kwezviro saka tinoda kutenda.

Mazuva anawa michini dziri kuita dzeiwanda muzvipatara wokuningira madziso ,wekuningira nzeve ,zviri kuenda zveiwanda, wengazi ,wemene dzirimo muzvipatara .Saka haa zvipatara zvaanezviro zvakawanda .Takupona pamadiro.

Mazuwa anaya, zvipatara zvedu zvanaka. Zvanaka zvane zvikwanisiro zvakawanda. Kunyange ukabonderwa ngemota, unosvika weirapwa weiiswa zvirozvo pasina kuti chakati apana. Saka zvanaka mazuwa anayaya topona.

Kudhaya taiti teisvika pachipatara ngenyaya yezvikwanisiro zvanga zvisina kuwanda taiita ekubatwa mumwiri wedu kuti tizwe kuti zvakamira zvakanaka ere hino mazuwano zviro zvanaka michini dzamo dzekuti tizwe kuti shuwa tiri kutwara ere zvambazara zvati chakata muzvipatara umo.

Mazuwa atoopona anaya muzvipatara mane michini dzakawanda dzekuningira mumiri dzedu, mutsinga dzedu, muropa teiningira kuti zvakagara zvakanaka ere. Kudhaya zvaiva zvishoma asi mazuwa anaya zvambawanda muzvipatara zvati chakata.

Mazuwa atakupona anaya muchini dzawanda, muzvibhedhleya medu mawande muchini nekuti takukona kuningirwawo teionekwa kuti chirwere chirikutinesa ngeichi, takukone kutariswa zveiningirwa kuzi iwewe uri kuneseka ngechakadai.

Mazuwa otorarama kudai eya tinofa hedu asi tinofa tataurirwa ngemadhokodheya edu kuti mafa ngechakati ,mitombo dzawanda michini dzawanda dzekuti vanokubhuyire kuti chirwere chaunacho ngeichi ,chinoda kurapwa ngechakati zvinoongora vantu ropa revantu zvawanda mazuwa anaya.

Mazuvanaya zviro zvavanoshandisa mukundocheka vantu zviya zvawanda ende zviro zvakona vanonga veida kuti zvigare zviri mundau mona murumuro mavanochekera vantu saka zviro zvirikuchinja havachaurayi vantu vakuamba ekutocheka muntu akapona votobvisa zviro zvinonga zviri mundani dai mundani dai mumwoyo dai mumusoro vakutobvisa wakatopona.

Michini yakanakira kuti inoona zvinenge zviri mukati kuti zvakafamba sei, mune mwana rudzii kana kuti wakakuwara zvakadini, kana kuti mwana wakagara zvakanaka ere. Zviro izvi zvakabaanaka, chiyungu chakanaka ichi.

Mazuva etopona muzvipatara zvedu zvotoshandisa zvawanda. Kudhaya vaikona kufa chakati chatamika chekuti timucheke aone kubudiswa zviri mundani make. Hino mazuva anaya zviro zvawanda kufavo hako unonga vanonoka kuenda kuchibhedhleyayo haikona kuti unombanza.

Kudhaya kwakusina muchina dzakawanda muzvipatara zvedu waiti waenda waiita ekufungidzira kuti muntu unowu unozwa zvakati hino nemazuwa anaya vantu vaane muchini dzakawanda dzekuni gira kuti chakati chakonzerwa ngechakati chinoda kurapwa ngechakati zvichibva mumuchini.

Zvinogadzira mitombo yedu zvinenge zvakambaanaka unoona kuti zvirwere zvakadini, unoonazve kuti mungazi mwakomwo ichirimwo ere ngazi saka zviro zvakanaka kuramba tine michini dzedu pazvibhedhlera zvedu tinoda kubonga yaamho madhokodheya arikuramba eigadzira zvakawanda wanda zvinoningira.

Zvimuchini zvekushandisa muzvibhedhlera povanopedza pane mutombo dzavanozorera tomboti vapedza kukuvhiya azvirashwi zvirozvo asi chavanoita vanotsvaga muthombo dzavanozorera dzinodzinga utachiona pazvisimbi zvineizvi.

Mishini dziri muzvibhedhleya medu, dzechizvino zvino dzanaka mazuwa anaa dzinoningira zvakawanda, kunyangwe nemakodo emene anobaatariswa eizi aya akadai, saka tinobaada kubonga yaambho.

Mazuwaanaa muzvipataramwo mwadzara ngemichini dzinoona kuti denda rako rakamira zvakadini rinorapwa ngei zvichienda zvakadaro saka tinombaada kubonga muzvipatara zvati chakata haaa kusaponawo kwedu hiiii dzangovawo ntarowo haa...

Kudhaya taiita okuningira kuti munthu unonga ajamba mwedzi, unenge aane nemimba. Mazuwa anaya zviro zvanaka kwaane zvimuchini zvekuti unotenga wouya woningirira kanyi kuti ndinayo ere kana kuti auna zviro zvanaka mazuwa anaya.

Muzvibhedhleya mwedu munosisa kunge mune zvimagaba mwatinoisa zviro zvatinenge tashandisa zvakaita sema gulovhosi emumaoko aya nematonje anenge ashandiswazvichiiswa imwomo zvichivharirwa zvozondorashwa.

Muzvipatara mwedumwo mune michini dzakawanda michini dzakawanda, dzinoningira dhlondo dzeantu dzemene, dzinonigira angaa makurenje avantu, ungaa muoko, dzeiningira kuti munyama mwemunhu mune ropa rakakwana ere, munengazi irikuhamba ere yakakwana.

Mukubonderana kwemovha kutoite kuti mazino anogone kuregedzana ana chiremba vanokona kabatanidza ngemuchini yavanoshandisa dzavako mazuwa anaya.

Tinoba taboonga michini dzedu dzazara muchipataramwo nemumamhatso dzaamwo asi tinokurudzirwa kuti tirambe takagidha kuende kuchipatara kuti tinonatse kuongororwa ngevanoona nezveutano nekuti isusu tinozozvinyepera, tinozozvinyepera.

Mitombo dzedu dzemuzvibhehleya dzunosisa kuti paunodzipuhwa paya uningire kuti mazuwa awo ekushanda achiri mberi ere nemazuwa aunenge wanasirirwa zvirozvo zvakakosha zvinoitira kuti upone kuti wapuhwa mitombo inoshanda ere nekuti amweni anongotora avaningiri kuti mutombo uyu uchakanaka ere?

Tinoda kubonga yaambo muzvibhedhleya medu umwo. Mwaane mishini inoningira kuti munyama memuntu hamuchina ngazi yakakwana. Vaona kudaro, vanotarisazve kuti ngazi inoenderana naye ngeipi, apedza kukuisa, vakuisa kudaro vanoona kuti hino yakwana ere zveienda zvakadaro. Tinoda kumbabonga.

Muzvibhedhleya medu munosisa kunge mune mushini dzeshe dzinoshanda panyama yemuntu kuitira kuti mutenda akasvikapo asatama chekuningirwa ndicho nekuti chakati apana zvinosisa kunge zvese zvirimo zveibetsera antu.

Zviro zvinoshandiswa zvawanda muchipataramwo unenge weivhiiwa veitarisa mundanimwo veiputisa ungava mwana ungava zviinyi zvinenge zveitariswa mundanimwo zvawandisa tinoda kubatenda madhokodheya arikubaita mushando wekuparura zvimweni zvitsva.

Zviro zvinoshandiswa muzvibhehleya mazuwa anaya zvawanda. Avachashandisi maoko vane zvimushini zvinenge zveiningira kuti mwana urikufema ere wakagara zvakanaka ere. Zvambawanda mazuwa anaya.

Muzvibhedhlera mazuvanaya mava nemichini inoona zvirimukati mwendani wemuntu mungazi memunhu zvirozvo zvinenga zvakanakira kuti unoonekwa kuti zvakamira zvakadini mukati mwenyama yako .

Muzvipatara mwedu mwaane michini dzakawanda. Mune mwekuisira ngazi vakutora vaya. Mune mwekuona kuti mwana wakagara zvakanaka ere. Mune zvakawanda wanda zvirimwo mazuwa anaa zvekunyamboitire weti yekutesitiwa kuti yakanaka ere.

Mazuwa anaya zviro zvanaka akuchina unokwire bhazi kuti ndode kotariswe chakati chipatara chawaenda chega chega chine muchini wacho unokuningire kuti utano wako wakamire zvakanaka ere zviri kuenderana ere muropa rako umwu mungazi yedu zvirikuzwanana ere.

Michini dzedu dzemuzvibhedhlera dzakanakira kuti unoona paunemge wakakuvara muviri mako nekuona kuti ropa riri kuhamba zvakanaka here mumuviri mako.

Mutombo dzedu dze mazuva anaya dzino sisa kuzi dzive dzaka vharwa zvakanaka dzi satombo boka adzi faniki ku dhibhika adzi faniki kupinda mhepo.

Muzvibhedhleya medu munosisazve kuve mune zvingoro zvinotora antu aya anenge akuwara neaya anosvika asingakoni kuhamba vapedza vosundwa vachienda Kuna chiremba vachindooneka kuti dambudziko ravo rakashatira papi.

MISHONGA DZECHIYUNGU DZAKANAKA. MITOMBO DZECHIYUNGU DZAKANAKA DZINOITA KUTI PASINGADI CHIBOYI PAYA PASINA KUROIWA DZINOTIBATSIRA KUTI TIGWINYE MUMUVIRI MEDU MWOO DZINOTIBATSIRA.

Mazuvaanaya, kwave nemitombo inodzivirira zviro zvakawanda wanda, sanika sekuti urikubuda mapundu muiri weshe, vanokupa zvinodzivirira kuti mapundu iwawo apere, uyezve vanokubhuyira kuti chakati usachidya, idya chakati. Mazuva anaya zvinhu zvanaka zvirikuita zviendeka.

Mazuwa anaya mitombo yogadzirwa imweni kuti iite simba. Haidi futi kudusa zviro zvinenge zviri mukati zviya zvakaita semunyu. Zvinoda kusiya zvirimwo. Zvinobetsera kuti mushonga unowu usapera mweya. Saka azhinji haazozviziyi, anodusa orasha. Izvi zvinotidetsera zvirozvo. Zvinombadetsera!

Mazuwanaya toda kubonga marure anoramba achivhura vantu ngondo dzawo kuti aziye kuti uyu mutombo unoshanda zvakati wakakoshera zvakati kudhaya taineseka ngemapundu emene asi kuti mazuwanaya antu otoziya kuti tikatora mutombo uyu unotishanda zvakati zviro zvakambanaka mazuwanaya kuti ushande

Mitombo dzechiyungu dzinotibetsera. Dzinotibetsera patinenge paya teirwara zvinodawo chiyungu. Tisingarwari zvechivanhu dzinotibetsera. Panodawo chivanhu, totorawo dzechianhu. Panodawo dzeChiyungu totorawo dzeChiyungu, teitopona teidaro. Saka zviro zvakanaka, dzinodiwa futi mukupona mitombo dzeChiyungu idzi.

Mazuva anaya muzvipatara zvedu mitombo yazara kuzvipatara kune dzinotengeswa kune dzisingatengeswi mitombo dzazara kune unotengeswa kune usinga tengeswi asii zvee dzazara kudai dzinoda kuteedzera kumwa kuti nguva imweni wazi imwa mazuva rongomunya imwa mazuva rongomunya woo.

Mazuva anaya muzvipatara medu hakuna mushonga usingavanikwi muzvipatara, uuu zvochida kutedzera madhokoteya zvaanenge akutaurira kuti mitombo ngeve chakati, uyu mutombo ngeve chakati veitedzera zveiendeka

Tinoda kubonga Marure akatipa madhokoteya anokona kugadzira mitombo. Mitombo dzakanaka dzechiyungu dzinoita kuti tirapwa zvinenge zvisinei nechiboi. Saka toda kutenda Marure kudhaya dzanga dzisiyo. Kudhaya taipona nedzekutsa. Mazuva ano zvanaka.

Mutombo wakanaka wakanaka unenge weidiwa. Tomboti waita dambudziko rakaita serashi inodiwa zvinodiwa wodzivirira kusvika yapera mazuva anenge akanyorwa pachibhotoropo. Zvakanaka zvirozvo. Zvinombaadiwa.

Mishonga dzechiyungu dzakanaka. Dzinonakira kuti kana nguwa imweni weizwa zvakaita sekuti hazvisi zvekuroiwa ibesha, unotora mishongadzo dzechiyungu womwa zvakanaka. Zviro zvinodzivirira zvakawanda, saka zvakanaka tinozvida.

Mazuwa anaya otopona anaya mitombo dzechiyungu dzawanda. Amweni akutodzishandisa zvisizvo, kutoputa hawo eyidhakwa asi idzona dzawanda dzinombashanda asi ngenyaya yekuti antu pfungwa dziri kuita dzeikura, votsveta zvedzakanyorwa kuti dzinoshanda voita zvimweni zvisizvo

Mitombo dzechiyungu dzakanaka mazuwanaya kuti warwara hako worumba kuzvibhedhlera wondobhiirwa kuzi chirwere chaunacho ngochakati chinoda mutombo wakati, auzodi kumwa wakawanda ngekuti ndauonerei unoda kumwa chipimo chaunenge wakabhiirwa ndiana zviremba vanenge wakasangana navo panguva yacho iyoyo.

Tinoda kubonga mazuwa anaya kuti veutano unowu vanotipa mazano nekuti inyambori unyambori mwaka wekunaya kwemvura ariyo mitombo dzinoiswa mumvura antu eimwa yeichena. Eiuraya makonye mumvura mwo. Saka zviro zvakanaka izvozvo zvinombabongwa. Zvinobongwa.

Tinoda kubonga kuti mazuvano kuti mitombo dzirikuti wandei dzinogadzirwa asi dzinoda kuona kuti mitombo dzinodzi dzinorapei mumwiri mako kwete kungoti chero mutombo wawasangana nawo womwa hauzivi kuti unorapei, dzinoda kuona mitombo dzinoidzi, mazuvanaya pane vanotengesa dziripabanze.

Mazuwa anaa mitombo dzechiyungu yungu dzanaka asi dzinongodawo kuti uteedzere zveunenge wabhuirwa ngemadhokoteya kana akuti mazuwa marongomuna ngaavewo mazuwa maringomuna kusvika upedze haikona kuzomboti nyamushi wamwa wombosiya mangwani wodai unoona sekuti azvishandi izvozvinoshanda.

Mazuvanaa tinganyamboenda kuchipatarayo tikapuwa mitombo dzatinenge tapuwa ngatitedzere zvinenge zvakanyora pazvigaba zvatinenge tapuwazvo. Pane magama anenge akanyorwa aya anoda kuteedzera kuitira kuti tipone zvakanaka.

Mazuva anaa mitombo dzinoshandiswa dzawanda dzechiyungu. Dzoda kuziya kuti uyu unoshanda zvakati uyu unoshanda zvakati, ngekuti ukasadziziya uchadzishandisa pasipo. Saka zvoda ana dhokodheya anonasa kumbabasira kuti uyu unoshanda zvakati uyu unoshandazve zvakati.

Mazuwa anaya ukanyorerwa muzvibhehleya umu kuti mutombo uyu unoshanda nechakati nechakati unofane kuchitsvaga kuitira kuti mutombo uyoyo usazona sekuti aushandi saka unofane kuchitsvaga kuti zvihambe zvakakwana wochishandisa zvakadaro kuita zvikushandire.

Kudhaya taipona ngemitombo dzechibhoyi, hino mazuva anaya takuda mitombo dzechiyungu, ndodzaamowo dzekuti tikatomwa mazuwa matatu mukhuhlani wetinenge teizwa unotombaatopera.

Patinotora mutombo dzechiyungu paya, tisikadzizwisisi ngatibvunze vaya vanenge vatipa nevanenge vatitengesera kuti mutombo uyu ndinoumwa zvakadini, kuno unoda kumwa muntu akarya, kuno unoda kumwa chero usina kurya chawarya. Ngatibvunze kuti ndinoumwa zvadini?

Mutombo muzhinji muzvibhedhlera umo tomboti wabuda mapundu anokupa mutombo wekuti enda undozorera mwiri weshe pane mapundu kusvika denda iroro radarika

Mutombo yechiyungu yakanaka inongoda kuteedzera kushanda kwayo. Haidi kuwanda fut mumwiri mwemuntu Inombada kuteedzera kuti yazi mazuwa marongo muna woitawo marongo muna.

Mitombo yechirungu dzakasiyana-siyana, imweni tinoyita okumwa, amweni mapilisi, dzimweni ngedzekudondedzera panenge pane chiro chinenge chakutambudza, angava madziso, dzingava nzeye, unoyita wokudondedzerwa zvirozvo, ari marara obuda hawo munzeve.

Mitombo dzedu dzechiyungu adzidi kuzowandazve mumiri kuti umweni unomwa mutombo dziri murongomuna ngonguva imwe unosisa kusiyanisa ukaumwa mukuwo wakati wogara wozoumwa zve mukuwo wakati.

Mutombo dzedu dzechiyungu dzakanaka mutombo idzodzo. Dzinosisa kuti weidzitora unase kuona kuti mutombo unoo wakazi unoda kumwiwa maphilizi mairi here kana kunoda kumwiwa chipunu chimwe chomutombo, saka zvinondokosha mukupona kwedu.

Kune mapilizi amweni okuti ukamapuwa kuchibhedhlerayo haadi kujamba kuti nyamushi ndambomwa wombozwa sokuti zvanani woti ii handichapedzi. Anoda kuteedzera kuteedzera zvakabhuya madhoketeya edu kuti kana akazwi mazuwa gumi ngaamwiwe mazuwa gumiwo anase kupera.

Mitombo yedu yechiyungu, inosise kuti ukaivhura ,wopedza woivhara, kuitire kuti isabuda mweya, irambe yeishanda.

Mitombo dzedu dzechiyungu dzakanakira kuti pane pamweni panenge pasingapuwi dzechibhoyi panenge peida dzechiyungu saka inokasika kudzidzorera padzinoda paya kungaa kudzora kungaa kuita wekumwa, kungaa kudzora paya pane chisasa kusvika wapora.

Uye mutombo dzedu dzechiyungu idzi dzine zvimunyu zvinenge zviri mukati umwoo. Azvidi kubvisa, ukadzibvisa zvimunyu izvozvo ndoodzinoita kuti dzirambe dzakaita zvakanaka. Saka adzidi kubvisa zvimunyu izvozvo, wooda kumwa weisiya zvirimwo anenge eisara eisa.

Mapirisi edu echiyungu, akambarenaka asi anoda kuyerengwa chipepa chinenge chirimo mukatimo kuti anozi anomwiwa zvadini. Umweni unotera kungomwa asina nekudya wongonwa, ongoti chero ndanwa, hino amweni anozo rwarisa ukanwa usina kudya wombarwara wowedzera denda rawanga wezvirapa.

Tinoda kubonga yaamho anachiremba vedu mazuwa anaa vanombaabhuya kuti mutombo unou unoshanda zvakati. Unoda kutora dayi zvipunu zvinganayi kuti munhu apone. Tinombaabonga veitaura nedenda rakhona raunorapa. Saka zvinombaatendwa unoda kuteedzerwa mutombo wechiyungu uyu, une manakire wawo.

Tombo dzedu dzinoda kuteedzerawo zvakanyorwapo Kuti kakazi chipunu chimwe wobamwawo chipunu chimwe haikona kuzoti isa zvipunu chakawanda dai zvitatu unenge wotogadzira kuzviuraya.

Kune mutombo wechiyungu wakaita semafuta unoshandiswa kudzora muganda, nguwa imweni unenge uine zvisasa, zvinenge zveida kudzorwa kuti zviti njuku.

Kudhaya tairarama nemitombo yechibhoyi mazuwa anaya otoorarama mitombo dzachiti chakata nyika yeshe ,kare dzaibva kubanzi kwenyika izvezvi aaah dzachiti chakata chibhedhleya chegachega chinemutombo wacho.

Mutombo webesha unode kuteedzera mapimirwo awo. Kuti wakazwi chipunu chimwe, unotore chipunu chimwe, hino amweni akuwushandisa zvisizvo mazuwaanaa.

Mitombo mizhinji inoda waibhiirwa nana chiremba kuti umweni unozokukuwadza usina kukubhuira zvinoda wabhuirwa kuti uyu imwa nemadhokhodheya.

Pamitombo dzedu dzechiyungu dzinosisa kuti panofanirwa kunge pane unomwiwa ngemwanakadzi akazvitwara, usingatenderwi kuti adzisi dzeshe dzeshe dzekuti amwe.

Dzimweni mutombo dzatinadzo muzvipatara adzisi dzekumwa bedzi, dzimweni ndodzokutozora weitorabweizora panenge pane zvingaa zvironda , zvingaa zvisasa weidzora kusvika zvipere.

Mutombo muzhinji dzechiyungu tinosisa kuti tikadzivhura mune chitsamba chinenge chiri mukati todzierenga kuti kuti tioone kuti inoshanda zvakadini.

Mazuwa atinawo anaya mitombo dzedu dzechirungu dzawanda ,asi dzinoda kuona kuti unoimwe zvakadini dzimweni mitombo hadzidi kumwa uchinwa imweni mitombo inoda kunwa dzega ukada kudzihlonganisa kudai ndopaunozotobara rimweni denda futi rakadarika raunenge veizwa , saka zvinoda kuona uchitora mutombo dzechirungu idzi.

Mapilizi edu tichimapuwa tinosisa kunaso kumaningira kuti mapilizi anawa atapuwa ndiwo ere anorapa ndxondo dzedu, ndiwo ere anorapa tsingamushana dzedu. Tichiona kuti akazwi tinomwa mazuwa manganai, kuti akazwi mazuwa marongomuna anamaiwee ngatitedzere mazuwa anenge akabhuyiwa pazvitsamba zviri mukati.

Mitombo dzedu dzemuzvipatara dzinosisa kuti dzigarewo mundau mwakanaka patinosvika paya tinosisa kudzipuwa anyari mapilizi anobviswa mune gaba eiswa muchipepa chinovharika. Izvozvo zvakakoshera kuti asabude mututu zvakambanaka izvozvo zvinoda kuramba zveiteedzerwa patinosvika teipuwa mitombo dzedu ngatione.

Tinoda kubonga pamutombo dzedu dzechiyungu idzidzi, umweni tikaupuwa umweni ngewekudzorera , unodzora mumakodo mese umu pese panenge peirwadza panopora tinoda kubabonga mitombo dzechiyungu idzi dzinoporesa.

Mitombo dzedu demvura idzi dzinonyanya kushanda kuvana vadoko nekuti avakoni saka tinodzishandisa kuvana vadoko doko.

Mitombo dzirimwo muzvipatara umwo dzimweni ngedzekuti tizore panenge pane zvisasa zvedu, zvinodetsera kuti tikadzizora zvisasa zviya zvinopera ende zvinopera zveshe toona kuti tadini asi umweniwo wavhurwa auchashandi ndomutombo mizhinji irimwo.

Mapirizi edu teimabvisawo mumagaba teiisa muzvipepa waya tinosisa kutsvaka zvipepa zvinovharika zvekuti apindamwo aarohwi ngemututu kutobvisa muzvigaba teiisa muzvipepa tovhara zvakanaka.

Mazuva anaya mitombo dzedu dzechiyungu, dzinoda kuti ukazi imwa mazuva dai marongomuna, imbamwawo mazuva marongomuna iwawo. Ukasiya munzira, chirwere-denda riya rouya, rikakubata haumuki. Saka zvinoda kuteedzera zvaunenge wabhuyirwa ndidhokotera.

Kudhaya taiti tomboti ukabatwa ngedenda rinenge razwi rinodiwa maphirizi ukakorera kumapedza, denda riya raiuya kukupetukira futi kutangidza. Hino mazuwa anaa aah kwaane maphirizi ekuti ukatogadzirirwa ukamwawo kunyangwe ukamwa zuwa rimwe denda rotopera.

Mitombo dzedu dzechiyungu dzakanaka dzinotibatsira zvakanyanya panguwa yatinenge tiri mudambudziko rinoda chopu chopu kuti zvipore, zvinotibatsira zvakasimbisa zvinokasira kugura mukhuhlani watingenge tabatwa ndiwo.

Mazuwa anaya mitombo dzechiyungu dzati wande. Dzochisiyane kuti uyu unoshandei, uyu ngewei, teienda takadaro. Asi dzese dzinoshanda. Akuna mutombo usiyo mazuwa anaya, dzati chakata muzvibhedhleyamwo.

Mitombo dzebesha dzevana, ndapota ndapota dzinoda kusisa kuoneka kuti mwana unowu zvaabatwa ngebesha ngatimupe zvipunu zvakati o-o tisangoti chero zvataita. Ngatiningire pakanyorwa muchitsamba umo, teipe vana.

Mitombo dzedu dzi mweni dze chiyungu dzino shanda muku dzorera ku hope nepa nenga pane denda rakona ungava mukumbo kungava ku meso uno ita zveku dzorera adziiti zveku mwiwa zvega.

Mitombo yedu yechiyungu hatisisi kudarikida mwero unenge wakanyorwa pachigaba cho tinosisa kutevedzera nomazvo.

Tine mitombo dzatinotenga munotengeswa mutombo dzinode kuningira zvipepa nguwa imweni tinonga taite wekutenga pasina dhokodheya tode kuningira mukati mwezvipepa mune chitsamba chirimo toningira kuti mutombo unou akazi tinomwa mazuwa manganayi, tinomwa tarya ere kana tinomwa tisina?

Mutombo yakanaka yechiyungu yakanaka ukapedzawo mazuva aunenge wakabhuirwa ndianadhokoteya edu, yakambainaka mutombo, inodiwa muupenyu.

Munogara mutombo munosisa kunge makanaka, musingapindi zuva musinganayi mvura. Tinoda kubonga vanoona nezveutano vanozvikona maningi. Tanyaipuwa mumambotso umu ngatione kuti padziri kugara pakachena here, hapana kutamba here kuti dzirambe dzeishanda.

Mazuva anaya madhokodheya vanoona nezvevana awanda. Anoningira kuti mwana uno achabarwa une denda rakati. Obatikirwa kubva mukubarwa ateyi kokura achioneka kuti zvakadai zvichadai.

Tinoda kumbaabonga mazuwa anaya bazi rinoona ngezvekurapwa kwevana bakambaakwidziridza chirongwa chekurapwa kwevana. Vana vakumbaakosheswa muzvipataramwo mwekugara mwakanaka, mutombo veidziwana, veidziirwa mukatimwo ende mwakadaro amupindi pindi vanthunje. Vana vanokosheswa muzvipatara.

Mazuva anaya mitombo dzawanda dzevana ende kazhinji kakona hadzibhadharwi. Vana vanombato hlonipiwa muzvipatara umo nekuti ndiwo masoja edu emangwana vanomba hlonipiiwa.

Mazuwa anaya zvinogwinyisa miri zvawanda, unogona kurumba, kuchovha mabhasikoro muchitogwinya miri uchigwinya zvakanaka zvinodiwa mukurarama zvinodiwa mukurarama saka zvinogwinyisa muviri zvawanda mazuwa anaya.

Mazuva anaya mitombo dziya dzawanda muzvipatara dzevana, dzevantu vakuru, dzevana vanenge vabarwa vasina kusvika ,dzawanda mitombo dzawanda takupona zvakanaka mazuwa anaya.

Anoona vanoona ngezvekurapwa kwevana, vanosisa kuvanyengerera vanavo, kuitira kuti vavarape zvakanaka ngokuti mwana unovhunduka, paya paanoona zvinobaya zviya ,nemitombo dzimweni dzisingazwisisiki ,unovhunduka saka unosisa kumunyengerere-nyengerera.

Zvipatara zvinoona nezvekurapwa kwevana kuenda kunanamai akazvitwara zvinokoshesa maningi hupenyu hwamangwana . Tinoona kuti vari vana havabhadhari, vari vantu vakazvitwara havabhadhari muzvibhedhlera vanombanzi ngavarapwe mahala ngekuti vanoziva kuti ndovanhu vachatipa...

Tinoda kubonga madhokotheya eitibhiira kuti vana vanoda kudziirirwa matenda. Vanenge veiitira kuti pavanozokura paya, kune zvitenda zvakaita saana gwirikwiti zvinoda kumbaadziirirwa uchakatsonga, kuita kuti muntu akura ozobatana ooneka oozvimba-zvimba ozi aana kudzivirirwa gwirikwiti.

Vantu vanoona ngezvekurapwa kwevantu vanosise kunge antuwo aiyishekerera kuana nekuantu anenge auya eyirwara ngekuti ana aadi antu akasungika hope pachipatara paya, vanotya ngekuti otosvikapo pachipatara anenge otoshande kuchema kwega kwega anenge otofunge kuti tinode kubatiwa kwega kwega. Saka antu vanava vanosise kunge veinyengerera.

Tinoda kubonga vanoona nezvevana vanotova nerudo nawo nekuti ukasaita rudo naye aungamubairi zvinoda kuti pakusheka sheka naye kudai ndokuti aone kuti zvinoda kuitwa apa zbimoshandwa maningi asatsamwa.

Kundoti vantu vari kuzvikora vanosise kudxoka ngubo dzakafanana kuti vaonekwe kuti vana vezvikora. Vakapfeka zvakasiyana zvinoshatira umweni anenge asina ngubo yakafanana neyeumweni, avazofundi zvakanaka .

Tinondoone ndombi nevarumbwana veitambe zviri mumvura zvinodiwa izvozvo pakupona kweana adoko zviro zvakanaka zvitori neutano izvozvo.

Vana vanoda kutonyatsa kuonekwa zvakakwana zvemene. Ngenyaya yekuti umweni akasafuka unowana chirwere chebesha. Saka vanofanirwa kufukidzwa eya.

Mazuva anaya zvinhu zvanaka unyambori pamizi pako chaipo. Unogona kuzvirapa kubudikidza ngekurumba nekumukavo uchidzisa mvura uchimwa. Zvinodiva mukupona kweantu kuti utano urambe uri mumwiri mwako. Saka tinoda kubonga vezveutano vanoramba veitikurudzira kuti mukai teirumba.

Mazuwanaya zviro zvakanaka. Muzvipataramwo mwane nezvekudzivirira zvakakwana zvekuti wapindamwo amupananani zvirwere. Kumbatobuda vantu vasina kupanana mikhuhlane weipetukawo kumba. Zviro zvanaka mazuwanaya.

Mazuwa anaya zviro zvanaka unokona kuzvifundisa uri wega unokona kuzvifundisa unyambori pafoni pako ukabayabaya unozvifundisa zviro zvanaka mazuwa anaya.

Kana kuchinzi kune zvirwere hazvibhuyi kuti ana dhokoteya havabatwi ndizvona vanofana kudzivirira kuti vasabatwa nematenda Aya kunyangwe veishandira pakawara vanofanira kudziirira kuti vasabatwa ndiwo vanotoswera vakadziirira muswero weshe vari muzvipataramo veimurapa

Tinoda kubonga yambo mu zvipatara mwedu mwo munosisa kunge waka pfeka zviro zveku dziivirira utano hwako iwewe uno shandamwo ukasa dzivirira nguva imweni mucha svikawo muntu anorwara we denda rinokona kupukirana saka unosisa kunge waka ndxoka zvekuti autapukirwi ne dendaro.

Mazuwanaya muzvibhedhleya mwaane michini dzinoningira kuti vana vanganai mundanimwo vakagara zvakanaka ere eya unobara riini.

Tinosisa kuti wega wega anenge ari muchipatara arambe akagqoka mbahla dzekuti asabatwa ngezvirwere zvirimuzvipataramwo zvinouya neanthu vanorapwa.

Tinosisa kuti tirimo muzvibhedhleya, iwewe pachako unofanika kunge wakashambidzika uchityawo tsvina pamwiri pakopo kuti usabatwa nematenda eshe-eshe. Mishini dzikanyambozokuningira unenge usina zvakawanda-wanda.

Mushini dziri muzvipatara dzinoti uriiyo ukabaya panenge pane muntu dzobudisa pachivhitivhiti uchioneka kuti munhu unou ari mundani wakagare zvakanaka vairi ere kana kuti ngeumwe, mvura irimwo ere mumwirimwo ngazi irikuhamba zvakanaka ere?

Mazuwa atanawo anaya zviro zvanaka muzvibhedhleya neakadzi aya vakazvitwara muchini dzayo dzekujomba kuti mwana ari mundanimwo mwana muhlobonyi eikutaurira kuti wakagara zvakanaka ere nguwa imweni unenge asina kugara zvakanaka mwobiirwa kuzi mwana unowu aana kugara zvakanaka.

Mazuvano aya zvipatara zvanaka. Zvava nepanogara mushonga pari pega, panogara varwere pari pega. Panogara mishonga hamufanirwi kupinda pinda vantu vakawanda nokuti zvinopa kuti zvirwere zvirambe zveyikura, zveyienda saka mishonga dzinofanira kugara dzega dzaka vharirwa pakanaka.

Mazuwa anaya munotengeserwa mushonga wapindamo ukaona mutombo waungati uyu amuna uyu ndazoenda pakati, vanenge vane zviro zveshe zvakakwana mwona imwomwo ngokuti varikutsvaka mare saka tinoda kutenda kuti zviro zvachakatika. Une mare Yako apana chekufunga kuti ndingawe.

Mazuwa anaya zviro zvanaka, pazvipatarapo karetu tayiti tikadhumwa ngemotokari ,wayitama nemota inokutwara kuti uyende kuchipatara, hino mazuwa anaya pachipatarapo paane mota dzinotwara vanenge vakuwara dzeyiendesa kuchipatara, saka zviro zviri kuchinja munyika.

Mazuva anaya otoopona, mitombo dzedu dzinoiswa mwakanaka. Musingasviki zuwa. Musingagumi zvakawanda wanda, kuitira kuti urambe uchishanda . Saka tinodakunasa kuona kuti wakagara pakanaka here.

Mazuwanaya tinoda kutenda Musiki, Musikavantu akavhura njere, madhokoteya akafunga kuti kuzvipatara zvati kurei kunoda kuisa nemuchovha yekuti vantu akaitika akaita dambudziko, okasika kundotorwa kwaanenge ari eirumbiswa kuchipatara kuti arapwe.

Akhitinana munogara mutombo dzedu munoda kushambidzika kuve makachena, musingapindi zuva, musinganai. Mugare muri simati, makachena. Zvinoita kuti chero mutombo tadzipuwa tinoziye kuti. dzanga dzakashambidzika, hadzina chipomerwa chekuti dzingazotirwarisa.

Todakutenda marure akavhura vantu njere, akavhura njere dzekuti vantu vagadzire mitombo vachitengesa . Zvinobatsira-zvinobatsira zvakanyanya nekuti vanombandotsa mitombo dzavo vachigadziraa, vachiriisa muzvipataraa, vachitengesa vamene zvinobatsira zvirozvo.

Munotengeswa mitombo mazuwanaya vanototorawo muntu akafunda ngezvemutombo anoziya kuti uyu mutombo uyu inorapa chakadai, uyu mutombo uyu inodiwa pane chakadai Saka tinoda kutoenda madhokodheya kuti anotsvaka vantuwo vakafunda ngezvazvo.

Makore ataakurara anaya zvakanaka kugara nezvipatara padhuze. Zvakanakisa zvinobatsira kuti paunenge wapererwa ngemishonga unorumba padhuze zvinobatsira zvakanyanya. Saka zviro zvinodiwa muupenyu kuti ngazvive zviri padhuze dhuze.

Mazuwanaya zvipatara zvane muzvitoro mishonga dzazara muzvitoro umwu dzinotengeswa vanongoisa mupikicha wekuti mishonga dzirimwo muchitoro umwu ende mari yako yega mushonga wotopuwa hadzisisiri kuchipatara kwega nemuzvitoro unodziwana mishonga.

Tinoda kubonga mazuwa anaya zvipatara zvedu zvimweni azvina hazvo mitombo yakakwana asi paanokubhuyira kuti enda undotenga mutombo endawo munoratidzika kuti munotengeswa mitombo wakangwaririka kwete kungoti peshe-peshe mitombo inotengeswa pakangwaririka pasikasviki zuwa pasinganayi pasingabvidzi.

Tinopa kubonga mazuva ana panogara mitombo dzedu panenge pakuzi kosheswei. Adzichangoturikwi turikwi pese pese ,dzinombaturikwa patariko dziyo pasingasvikwi ngezuwa, pasinganayi. Mitombo yedu tinoimwa yakanaka .Atimbotyiri kuti pamwe yakambotakwa ngezuwa, kumbaamwa wakadakara.

Mazuva anaya munogara mutombo dzedu munofanirwa kunge makachena musina manhunzi musina zvakawanda-wanda. Munofanira kusukwa zuva ngezuva meichena. Ndoozviriyo mazuva anaya, kungwarira utano wedu.

Panotengeswa mutombo panofanika kukomba kuti apa ngepanotengeswa mutombo. Panofanika kunge pane zvikwangwari, panofanika kunge pane muntu anenge achitokukombai kuti apa ngepanotengeswa mutombo. Saka zvirozvo zvinoda kuonekwa kuti antu asazorashikwa.

Munotengeswa mitombo dzechiyungu munosisa kunge mune mundu anoziva kuti mundu akauya nechibhuku chake unonase kumutsanangurira kuti ichi waunoda kutenga uwu unoshanda zvakati kwenguva yakati saka tinoda kubonga muzvi munotengeswa Uri mutombo kuti zvimwe vanenge varimwo veyititsanangudzira kuti ichi chinodai ichi chinodai.

Munogara mutombo munosise kunge musingapindi zuwa, musingavhidzi, mwakangochena, ndokuti zviro zvimbaaonekwe kuti zvakati twasa, kuti munhu weitengawo unonasa kugutsikana kuti ndiri kutenga mutombo unoshanda.

Munogara mitombo dzedu munosise kunge mwakashambidzika mwakapera tsvina kuti tsvai musina kana nemadandemutande mweikirinwa zuwa ngezuwa rakasikwa ndiMwari kuti zvigare zvakachena mitombo dzinoda pakachena.

Panotengeswa mutombo panosisa kunge pane chikwangwari chinokomba kuti apa ndoopanotengeswa mutombo. Kuitira kuti neanhu vanenge abva kure aone kuti apa ndoopanotengeswa mutombo.

Mitombo dzedu dzatinotenga dzechiuyungu idzi umweni mutombo tikaubeura unosisa kugara munotonhorera kuti urambe uchishanda usina watopedza unourasha nekuti unenge usingachashandi haudi kutsva.

Mazuva anaya panotengeswa mitombo panofanirwa kuonekwa. Mogadzira zviro zvekuti paonekwe kuti panotengeswa mutombo. Ende panofanirwa kunge pane zveshe zvakakwana kuti tanyorerwa kuchipatara iyo tisazoti chakati hapana, ngapave nezvese zvakakwana.

Munogara mutombo dzedu dzechiyungu munofanirwa kunge makarongedzeka, Hamudiwi kuti dzihlongane-hlongane dzoofana kugara ngeurongwa wadzo kuti idzi dzakadai idzi dzakadai kwete kuti dzohlongana-hlongana.

Panotengeserwe mitombo wechiyungu, panosise kunge pakashambidzika, pane movha yekuti, pakasvika murwere, inomutwarazve kuenda naye kuchipatara.

Zvibhedhleya zvedu zvinotengesa mitombo zvinosisa kuvhura kunyangwe usiku kuitira kuti vaya vanenge vawirwa ngedambudziko usiku vanongopinda muchibhedleyamwo votenga vomwa havo vari kumba saka azvisisi kuvhara usiku.

Vanhu vanenge vachishanda munogara mitombo vanosise kunge vachiziya kuti uyu mutombo uyu unoshanda chakati vasazopa vanhu mitombo dzisingashandirani nedambudziko ravanenge vawirwa ndiro.

Mitombo dzedu dzemvura idzo dzinopinda kuti shandei kudarika mapilizi dzakakosha ukateedzere zvinenge zvakanyorwa muchitsamba zviri mukati mwema muchibhokisi umo, dzinopinda kuti kasirei.

Munogara mutombo mofanira kunga mechitonhorera makanaka, munguva iya yekupisha muya mofanira kunge mechitonhorera kuti mishonga dzedu dzigare dzakanaka, amufanike kuite utsvina mofanirwa kumbatsvairwa muchene semumba munogara zviro zvinoporese antu.

Panogara mitombo dzedu munosisa kunga makashambidzika musina tsvina. Munosisa kunge makarongedzwa zvakanaka. Munosisa kunge musinganayi musingasviki zuwa kuti mitombo dzedu dzigare dziri pakanaka.

Munogara mitombo dzedu munosise kunge mune munhu anoziya ngezve mitombo dzo achititsanangurira kuti uyu mutombo watiri kumutengesera uyu unoshanda zvakati ende unoshanda kwemazuwa akati zvirozvo zvinoda kuongororwa.

Mitombo yedu yechiyungu yakanaka ukaimwira wo denta raunenge wapiwa ndichiremba hino ana emazuva anaa hachazvitori seizvizvo wotoshandisa kutoita zvinodhaka muma pilizi mo unozwa kuti tikamwa akati tinodhakwa asi kudhaya kwanga kusina zvakadaro.

Mitombo dzedu padzinogara adzifaniri kugara munopinda zuwa, munonaya dzinofanira kugara mundau mwakachena mwokuti amupindi tsvina.

Munotengeswa mitombo dzedu, kunosisa kunge makashambidzika. Patinopindamwo, tinosisa kunge pane pekushambe maoko tisati tapindemo, kuitira kuti tisapindamo nezvitenda tirambe takachena.

Tinoda kubonga yaamho mazuvaanaya muzvibhedhlera mwedumo mwaane michini dzinotiningira kuti ropa rinohamba zvakanaka here iwewe unoda mapirizi api ngedenda raunaro iri vanombaaningira kare waibvapo usinganzwisisi kuti hino vati ndoda kurapwei mazuvaano vanodonongodza kuti.

Tinombada kuvonga yaambo vanoona nezveutano. Nguva yega-yega vanombapinda mungaa muzvikora veironza kuti kunoda kuuya denda rakati hino isu ngatidai. Mungaa mumachechi memwene vanopinda veitibhuyira kuti kunoda kuuya chakati saka mazuva anaya iiii kufa yaandaa dzeduwo.

Toda kutenda mazuwa anaya ana madhokoti edu akaone kuti kuri kuuye chirwere chakati kurei anohamba muzi ngemuzi eyi tidontedzera kunyangwe tiri pamphatso anosvika, muzvikora mwatinofundamwo vanopinda vachidontedzera vana nevasharukwa vevantu.

Mazuva anaya toda kutenda vanoshanda muzvipatara vanotipa hutano hwakanaka veititsanangurira kuti mazuva anaya zvinoda kugeza maoko, zvinoda kugara wakachena. Nyangwe mumamuzi chaimo vanohamba vachitibhuyira kuti mazuva anaya zvinoda kugeza, zvinoda kuchera ma..zvimbuzi.

Nguwa zhinji denda rikazikanwa antu anosisa kuhamba mumadhorobha muzvikora veibhiira antu kuti kune denda rakati zvinotidetsera kuti rikasire kurapika.

Vantu vanotidetsera vanenge veitibhiira kuti chitenda chiri kuuya hachiri kuuya zvinezvi ngati gqoke pahla dzekudziirira mumamuzi mwedumwo munosisa kuva mune zvimbuzi nemvura dzakachena vakanaka vantu avavo.

Tinoda kubonga mazuwa anaya munezveutano mwomwo anoisa amweni anhu anohamba eitironzera ngezveutano anohamba eitikuridzira kuti anyari marariya aya anorapika asi anode kufuke neti saka vanoramba veitikurudzira kuridzira muutano umwomwo.

Mazuwaana tinosisa kuramba tichiongorwa ngazi tichioneka kuti ngazi iri kuhamba zvakanaka ere mukati mwenyama dzedu ngekuti tinofa kugara izvo ngazi yashata kudhaya saka tinosisa kuo kuona kuti ngazi yedu iri kuhamba zvakanaka ere.

Kundo bonga ve utano vakazwa kuti kune denda rakati vanombai uya mu machechi ku zvipatara ku zvikora vei ronza kuti kuri kuuya denda rakati rino dzivirirwe ne chakati tikatongo teedzerawo izvozvo tinosvika paku pona.

Vantu vanohamba veironzerawo vamweni kuti hamunoonawo chitenda chakadai chakashatira kudai kuti chikakubata unokona kupenga weiti urikundwa malaria yega Saka vantu ivavo zvakakosha vanohamba veidaidzira kuti kunoda kuuya korera kunoda kuuya dutu mupengo inokonzerwa besha.

Anohambe eititaurira nezvematenda anouya, antu aya aya anoda kuyaiyiwa. Anoda kunase kuzwi yaiyei ngenyaya yekuti vanode kunase kutironzera ngezvematenda anouya veidziirira, veihambe veibairira vana vedu. Zvirozvo zvakambaakosha zvinoite kuti ana edu asazobatwa ngematenda anenge achazouya.

Vanoshanda muzvipatara vanofanirwa kudxoka hembe dzakafanana ndokuti tione kuti vantu vanobva kuchipatara anoda kutidetsera mumambatso mwedumo.

Tinoda kutenda mazuwa anaya kwaane muchini dzekuningira kuti mwana uno urimundani wakagara zvakanaka ere kudhaya kwaimba aitwa zvekubatwa, ndani yaikauya ngekubatwa kuzi wakachinjika, wakagara zvakanaka wakaite bhiriji heyi hino mazuwa ano unoita yekuzvionera kuti mwana wangu wakaite chekudini mundanimwo.

Mazuva anaya, zviro zvambaati mhoryo unongirwa kuti mwana wako urikutamba zvakanaka ere mundani, wakagara zvakanaka ere, nemichini yavako mazuva anaya yechizvino-zvino .Saka zviro zvambaanaka munyika.

Kudhaya mamai edu aiti eide kuone kuti une mimba ere aikuringire nzee, madziso woningira dai mundani vopedza voningira kuti mazuwa anaya uri kugaga. Hino mazuwa anaya zvanaka kwane zvimichini zvekuningire kuti muntu uyu une ndani ere kana kuti aana. zviro zvanaka mazuwa ano.

Tinoda kubonga michini dzedu dzinoona ngezvekutarisa mumwiri mwemuntu, mungaa mundani kuti mune mwana, dzinotisira nemipicture wekuti mwana murudzii mukomana ere musikana ere, zvaanomba anatsodonongodza, saka tinoda kutenda yammho kuti chiyungu chirikuita cheikura, zviro zvanaka.

Nezvehutano tinosisa kuzvifunda zvekubva kumabhuku azviitwi yekungoreketwa kuti nje zvinofundwa nemumabhuku teiona kuti ichi chinoshanda zvakati ichi chinodzivirira zvakati teitopanana mazano pona ipapo.

Tinoda kubonga marure kune vanotifundisa ngezvezvirwere zviriyo mazuwa anaya. Anotifundisa mararamiro atingaita, mitombo dzatingatora kuti tigone kupona mukati mweraramo mwedu.

Mazuwa anaa ndombi dzinokosheswa kudarika arumbwana. Saka ukaona ndombi inokasira kuganga iii inenge ichakasarira mazuwa anaa nyangwe akamitiswa unoteerwa kuzi petuka kuchikora ngenyaya yekuti chinokosheswa mazuwa anaa chikora.

Mitombo dzakawanda wanda, mvura yemene mutombo wakakura kukubatsira kuti paunenge warumba paya ukamwa simba rinowedzera kuuraya inenge yabuda mumwiri mako inouya koodzokera, kubudikidza ngekumwa mvura saka mitombo dzinodzi dzakawanda wanda dzisikadi mare.

Kare vantu vairya mitombo vachidini kuitira kubudisa mafuta mumwiri. Hino mazuva anawa akuchina mitombo saka zvotoda kurumba rumba kuekisesaiza weidai dai.

Tinoda koite bunga ana chiremba kunyangwe kweirumbiwa kuzvikora kune vanenge veitohamba nekuti nezviro zvawo zvakakwana eirapa antu anenge awa aya anosungwa mabhandichi zviro zveitoendeka , zviro zvanga zvakati sarei asi mazuwanaya zvanaka.

Kuzvikora kwatinenge tiri vana veirumba kana kuti veitamba bhora kunosisa kunge kune vehutano vanenge vane mapirizi ekuti mwana akawa akakuwara anosunga-sunga vomupa mapirizi.

Patinenge tapedze kurumba paya, tinosisa kutora mvura ngekuti patinenge tabuda ziya paya mvura zhinji inenge yabuda mumwirimwo saka tinosisa kuipetudza futi.

Mutombo awusi wechipatara wega, wechiyungu newechibhoyi, mvura yemene utori mutombo wakakura wokuti paunenge wabva korumba paya ukayimwa, unozwa kurumba kweropa, kusangana kwengazi ichirumba.

Patinenge tapedza kuramba dai ari mangwanani aya tinosisa kutsvaka mvura patinorumba payani mvura inenge yei buda mumuwiri saka mvura utori mutombo wakakura mumuwiri medu mwodzokera zvee kuti ondowona kuti mvura iyani yabuda mumuwiri medu unofanirwa kupetuka zvee ngeku muromo teimwa.

Tinososia kuti mangwanani ega ega torumba teitwasanudza mirenje dzedu zvakanaka izvozvi pakupona kwemuntu ngekuti zVinodiwa.

Amweni matenda atozwa inyaya yekuti tinomuka tongogara tinosisa kumuka tomborumba kuitira kuti tigwinye gwinye miri wedu nyama dzihlamburuke.

Mazuvaanaya takukukona kuona chirwere chatinacho pamafoni, asi hataakukona kuchiona chirwere ichi, tachiona tinosisa kuenda kuchipatara, tindorapwa chirwere ichi chisati chakura munyama dzedu, hino amweni anongoona pafonipo vosiya zvakadaro, hachazivi kuti chirwere chinechi hachadayi ,ngandichidayi.

Mazuwa anaya teiende kuchipatara taakuhambira mutombo ,taakuhambira mutombo zvakaita sekuti kuzviningira taakutozvionera pamafoni kuti iya kasi tinedenda rakati su, teitoiona kuti iri denda iri tochienda kuzvipatara taona kuti tine denda rakati woonera paoninipo pachivhivhiti...

Mazuwa anaa tokona zvitora ropa teishandisa foni yedu teiningira kuti denda retingazi tinaro ngeripi tozo chizoende kuchibhedhleya tinenga taziya.

Mazuva anaya foni imweni inokubhuyira kuti une chitenda chakadai, asi tabhuyirwa ngofoni, foni haizotipi mutombo. Tinosisa kuenda muzvibhedhleya zviri padhuze nesu tidetsereke, kuti aah ndamboningira pafoni pangu, ndinenge ndine chitenda chakadai, otidetsera. Ndovanozotipa mutombo.

Mazuva anaya zviro zvanaka zvanaka kunyangwe une chiovha-ovha chako unobaira veiningiravo utano vako mazuva anaya. Kudhaya kwakusina zviovha-ovhe zvakona tatisitorina hino mazuva anaya zviro zvanaka. Zvoningirwa kunyambori shuramatongo unoionera pafonipo haa zvango.

Kune vanohamba muzvikora mwega mwega veiningira vana, kungava madziso, kungava mazino veiringira eibhuira kuti uyu unoda mutombo wakati kana magirazi akati, toda kuzvibonga izvozvo.

Mazuwa anaya michini dzinoningira dzawanda kusanganisa nemafoni edu aakuitawo kuti anokuningira kuti chirwere chaunonozwa ngechiri chinorapika ngei zveienda zvakadaro tinozosare kuende kuchibhehleya chirwere taakuchiziya kuti ngechiri chiri kutishungurudza.

Mazuwa anaya matenda mazhinji tinogona kumatsvaka pafoni kuti tinenge teirwara chiini toona hedu eenyangwe airapi asi ukao tarisa unogona kuzviona kuti unedambudziko rakati wozoenda hako kuchibhedhleya unenge wakuziya kuti ndine dambudziko rakati.

Toda kubonga mazuwa anaya kunyange runhare mwedu tinotora utano kubva mumafoni pedupo teirikodha kuti tine chirwere kunyangwe cheedzo dai idenda rema bhiipii teirikodha ponapo neropa kuti rakamira zvakanaka ere mumafoni mwedumwo.

Patinotsvaka mumafoni mwedumwo zveutano zvimbaarimwo zvakazara zvokuti tinoningira kuti ropa redu richakachena ere ropa redu ririkuhamba zvakanaka ere, taningira kudaro tapota ngatirumbe kuzvibhedhleya tindochitora mutombo mufoni amuna mutombo umu.

Mazuva anawa otopona ,michini dzawanda .Irinyari foni yedu ,muchini wekuningira denda kuri tinoneswa ngedenda ripi asi kuti airapi .Tinozoenda kuchipatara teivabhiira kuti tine denda rakati vochitanga zve kuningirwa ,saka zviro zvanaka mazuva anaya.

Kudhaya taipona zvedu nemitombo dzaindocherwa dzouyiwa nadzo vantu vomwa votopona padenda ravanenge veizwa ,hino mazuwa anaiyi atichadziziyi takungoziya dzechirungu dzega dzega tisingaziyi kuti dzechiyungu dzinobva mumakwenzi zvinenge zvakafanana dzinongobvawo mumakwenzi hei haa kudhaya taipona zvakanaka maningi .

Mazuva anaya atakupona vantu wakuenda weitikanganwei, mitombo dzedu dzechinyakare. Izveni mitombo dzinobatsira, dzisingadhuri. Vantu waya wakuda dzechiyungu, izvo dzechivanhu dzinobatsira. Anyari maruva emene anokubatsira ukatopona saka zvinodiwa kukarakadza zvekare.

Kudhaya taizvitsira mutombo dzedu toise mumagwegweya teimwa teitopona teienda takadaro jino mazuwa anaya hii haha vantu avachazvikarakadzi votokarakadze zvechiyungu zvega zvega izvo zvaitibatsira wanga usingabvisi mare dzakawanda.

Mitombo yechibhoyi yakanaka. Mashizha ayo anoponesa, mudzi wakona unoponesa, saka dzakanaka, nemakwande zvinoponesa, kana ukateedzera zvaunenge wabhuirwa zvinombaita.

Mazuva anaya mitombo dzakusimwa nemumamhatso angozwa kuti ichi chairapa zvakati unotosima kuitira kuti ubetsereke. Kudhaya taiziya kuti dzaindocherwa mumakomo dzocherwa dzouyiva nadzo dzobikwa dzodai-dai. Hino mazuva anaya haa kwakutosima nepamuzi ruva remene rinokurapa dzeishanda maningi.

Mazuwa anaya otopona anaya hakuna uchanasa kuziya kuti mutombo uyu inoshandei. Usina kutobhiirwa ngevasharuka kuti uyu mutombo uyu unoshanda zvakati, unombaaudarika uchiti chiro chemahara. Icho hacho chinenge cheishanda, ngekusaziya unosiya chirimwo weitoti dai achishandi. Izvo zviro zvinotibatsira mukupona kwedu, mundaramo yedu.

Mazuwa anaa mitombo dzechinyakare tichingori kudzichera mumakomomwo dzeitibatsira, dzatakasiya tabhuuirwa naanambya edu. Tinongochera dzeitibatsira, zveitoendeka. Kumbaandochera toouya tonyika muchigumbu. Tomwa mazuwa edu matatu kana marongomuna teimwa wotopona paunenge weirwara paya.

Mazuva anaya mutombo dzawanda, ingaa maruva, ungaa mumbuti dzatinogara kuita bvute, dzawanda. Unochera weimwa.

Mitombo dzedu dzatakafundiswa ndianasekuru edu naanambuya edu tinosise kuona kuti mutombo uno ndiwo wandakakhombwa ere tozogadzirirawo anhu kwete kuti mutombo weshe changu kana mugwavha unoshanda. Mitombo dzinosiyana. Kune vanotoite ngezvadzo mitombo dzinedzi. Saka tinosisa kuona vanoita nezvadzo mitombo dzinedzi.

Mutombo yedu yechivantu haisisi kuti yanasirwa yoramba irimwo. Izvozvo zvinenge zvotokonzera kuti inogona kuzototirwarisa isusu. Yanasirwa mitombo ngaitopiwa vantu, vomwa nguva ichipo, isazoramba irimwo mumamvuramwo. Inombonyururwa kana isina kutengwa wayo yombanikidzwe yozouya.

Mazuwa atinawo anaya, mitombo dzizhinji dzechibhoyi hadzichadi kuite zvekutsvakirwa zvataiita kare ngekuti antu azhinji haadziziyi. Kungoti uyu unoraoa chakati umweni haatodziziyi. Mazuwa anaya zvinoda kutsvakirwa ngeanoti ziyei mitombo idzi, kuitira kuti tisazosangana neku..nedambudziko rekuti haishandi kana kuto..

Kudhaya mitombo dzedu dzechibhoyi idzi dzanga dzisingatsiyi ngemunhu chero-chero wandode kutsa dzainyanya kutsiwa ngevantu vasati vaziya vamuna kana anambuya edu, teitumwa teindotsa mazuano iyii zvakungoti chero weshe-weshe wandoziya kuti uyu unorape zino ,aah kundotsa weibhoilisa, havachadzi koshisi.

Mutombo muzhinji wechivantu unoitazve kubika kuita muriwo vakawanda avazvizii izvozvo kuti ukanyamboubika kuita muriwo unoita uchibetsera mungazi mwakomwo

Mitombo yedu yechibhoyi imweni yakona yakaita yemahala kuningira izvo inoshanda basa gurutu inombaishanda tikaitedzera ngomwazvo zvatinenge tabhuirwa ngemachiremba edu .

Mitombo yechibhoyi mazuwa ano yareruka yakungocherwa ngeweshe weshe kudhaya ii zvaibayera kungochera . Haa waitanga watokumbira kuti ndichere, kwoita akukomba kuti ntingi achere kwete zvaayo mazuwa anaya zvekuti neshiri nembwa.

Mutombo yedu yechibhoyi, amweni akhona akaita semaruwa. Usinga mazii unototi dai maruwa apana chaano shanda izvi. Anoshanda, tikatsa midzi yawo, tikatora mashakani awo, anombaa shanda.

Mitombo yedu yechivantu tinosisa kunge teiziya kuti tikachera toiisa pakanaka pasingasviki zuwa kune imweni usingadi zuwa ukatoende pazuwa unouraya vantu inodiwa kuti waitasei wokuisa mumumvuri kutoanikira mumbatso musingapimdi zuwa Saka tinosisa kuzviziya izvozvo.

Mazuwa anaya vantu voziya mitombo dzechibhoyi yawanda vazhinji voshandisa mafoni edu awa kuningira kuti mutombo wakati chirwere chakati chinorapwa ngei veichiningira veiona mutombo dzechibhoyi, kudhaya taiemera kubhuyirwe neasharukwa kuti enda undonditsira uyu asi vaitotsa vemene.

Mutombo dzechibhoyi dzinoshanda zvakawanda. Dzinoshanda kubika muriwo, kurya muchero unobudapo. Dzinoshanda zvakawandisa nemudzi dzakona dzooshanda, saka dzinoda kukosheswa.

Mazuva anaya mitombo dzedu dzechiantu dzimweni dzinorerekera kumashango, dzimweni dzinorerekera mumuriwo dzimweni dzetinobika, zhinji dzakhona dzinoita kubika muriwo asi dzinosisa kuonekwa kuti mutombo unowu unorapei kahle-kahle.

Mutombo yedu yechibhoyi pega pega patinounasira, unonasa kuziya kuti mutombo unowu wandiri kunasira unowu, uri kundondidetsera denda rakadai. Tinoda kubonga mitombo dzeshe dzimbariyo, dziriyo dzekuwedzera ngazi. Dziriyo dzekusuka ngazi yachona, tinombada kubonga.

Mazuva anaya mitombo dzawanda .Vamweni vantu vanodziroteswa vakaata kuti mutombo uyu unorapa zvakati, votondoutsa ,vogadzira ,vototengesawo mumapato veionavo mari dzavo.

Mumbuti dzakanaka kuva munharaunda yedu. Rimweni saidhi dzinoita mutombo, dzoita mumvuri, dzotibatsirazve kutipa mweya wekufema. saka dzakanaka kuti dzitikomberedze mukurarama.

Mitombo yaitsiva kudhaya ndiana sekuru edu yaiita sekuti yaita sekuti yasiyana neyaitsivavo mazuva anaya madhokoteya mazuva anaya. Izvi ndiyo-ndiyo kungosiyana kuti ava vanochitsa voisa muchidhoro vovhara. Ana sekuru vedu vaiti hazvivharwi ndomusiyano vapo.

Mitombo yechivantu yakanaka asi inode kuita yekuziva kuti uyu inorapa chakati usingatozivi usafa wakacherera anhu unopedza kuuraya anhu ngokuti kune mbuti inouraya nedzisinga urayi saka zvinoda kufunga zvona izvozvo.

Tinoda kubonga mazuwa anaya antu asati arasha chinyakare chedu mitombo yechibhoyi vari kuikoshesa kunyati vakuipa mazina amweni ASI vachiri kuikoshesa nekuti kumweni vanondokaya muchero inogadzira mitombo yechibhoyi inyaya yekutsa mumbiti wemene mene.

Mazuwa anaa mitombo dzekutsa ndidzo dzinoshanda, dzinoshanda zvakawanda. Dzimwe dzinoite kuti mubike muriwo inoryiwa pamphatsopo, dzimweni unonyika mumvura weimwa, mweitopona nevana vako zveienda zvakadaro.

Mazuwa anaya otopona anaya totokurudzira kunasire mutombo dzedu dztinonotsvaga kana dzatinenge takasima wotogadzira womwa kunyambaya musoro dai mundani munorwadza munonyarara usina kubudisa mare yawabudisa umbawatozvigadzirira uri pamhatso pakopo zviro zvotoendeka.

Mutombo yedu yechivantu yakakosha kuti tikaitedzeera nemwazvo imweni yakhona inorapa chero huku dzemene nemwombe iri yechibhoyi kudaro aina kusisira kurapa vantu vega inorapa nembudzi nemwombe zveshe.

Mutombo muzhinji yechibhoyi inotinasirira mafuta, sipo dzekuti tigeze nemafuta okuti tizore, asina kuti tinobuda zvisasa kana kudini, saka mitombo dzechibhoyi dzakambanaka.

Mitombo yedu mazuwa anaa wakutengeswa kunyange muzvitoro mwemene ndopadzakutengeswa. Tinoda kubonga, patinenge tatengewo muzvitoromwo ngatione kuti mitombo unou unoshanda here, haundikwadzi here. Tinosisa kahle kahle tinosisa kuenda pane muntu anenge augadzira tondotengerapo muzvitoro.

Mutombo dzedu dzechibhoyi teidzinasira isusu anenge adzinasira ngatitange tambomwa toone kuti mutombo unowu auna kuwandisa ere kuti tiregerewo kuuraya upenyu hwamweni ngekuti kune dzimweni dzinozoti wandisei dzondoshata mumwiri mwedumwo.

Mazuva anaya kune mitombo dzechibhoyi dzonasirwa .Inozvinasira nesipo yakona ,nemafuta akona, nesipureyi yakona zveienderana nekuti iwewe ganda rako rinoda mushonga wakadini. Saka mazuva anaya mitombo dzechibhoyi dzirikumbaanasirwa.

Mitombo dzedu dzechibhoyi dzinoba ashanda ,dzimweni dzinenge dzeitekuzorerwa panezvisasa pane mapundu zvinobaaoma kuti gwagwadu zvinomba apera zvese kuti tsvai saka dzakabaanaka mitombo dzichibhoyi idzi.

Mitombo yechibhoyi inodiwa mukupona kwedu isusu mandau nekuti ndokwa dzakawandira kunouku kuma ndau ende tinonyatso ziva kuti uyu mutombo unoshanda chakati uyu tikauboilisa unorapa zvaakati umweni unorapa gosorwa remene rinopera ngemutombo wechibhoyi saka mutombo wechibhoyi......

Tinobonga mitombo dzedu dzechiantu muzhinji dzakona adziiriswi tinongondotsa daimidzidzo, daimashizhawo tinogondotsa totoisa mumvura munhu otomwa obetsereka ,saka zvinoitawo kuti adzisi dzeshe dzinoiswa pamwoto.

Mitombo dzedu dzechivantu dzinoda kuteedzera zvadzinenge dzakataurwa. Dzimweni adzingodi kutsiwa nekumwiwa ipapo. Dzimweni dzinomboanikwa, dzimweni dzinombonyikwa, dzimweni toisa mubota todyra. Dzimweni wo unototi ipapo ipapo woruma mounenge weizwa muyaa.

Mitombo dzedu dze chibhoyi dzaka nakira kuti adzina mare ya dzinenge dzeida kutongotsa touya toto nyika muma gaba teimwa asi dzinozo shatirawo kuti usinga uziyi usaenda kundo utsa dzino uraya dzimweni miti dzinenge dziri mu makomo dzino mbai uraya.

Dzimweni mitombo dzechibhoyi dzakugadzirwa zvakanaka dzoiswa muzvibhotoro weidziona dzinoita sedzechiyungu izvingedzechibhoyi dzakugadzirwa mazuwa anaya.

Makore ekare antu taishandisa mitombo dzedu dzechivantu munhu eitopona zvakanaka zvisina dambudziko. Waiting ukakwire mumakomo ukandotsvake mutombo, wouya wonyika wotomwa dani mundani, dani musoro munenge mweirwadza, mwotopora ipapo-ipapoo!. Hino vemazuva ano vakuwanze zvechiyungu.

Mitombo dzechibhoyi dzinotibetsera mune zvakawanda, dzinotibetsera kurwisa matenda ariyo mazuwa anaa, dzinombayitibatsira zvakanyanya, dzinoyita kuti tigare rakahlamburika mumwiri wedu, saka kudhaya vantu ndosaka vayikura makore akawanda ,nokuti vayirya mitombo dzechibhoyi.

Kare mitombo dzayitibatsira zvakanyanya. Dzinoita kuita muchero ,dzinoita kuita mutombo. Saka muti dzemene dzinoyita kuita bvute, dzeyiitazve mitombo yechivantu, dzeyirapa zvamayimene-mene, saka mutombo dzinongodiwa dzechivantu. Dzakambaanaka ,zvinobatsira kufema mbepo chaiko, zvinotibatsira.

Tinode kutenda madzitateguru edu akatisiira mutombo watiri kurarama ndidzo mazuwa anaya. Ngekuti tikatokwira michikomo, tototi itsei, tongouya tonyika mumvura, tomwa totopona, mumatenda etinonga teizwa, saka tinode kuzvitenda mitombo inodairwa munyama medu. Ngekuti zvinhu zvinoryiwa zvawandisa. Zvawandisa zvinouraya maziwa anaya.

Tinoda kubonga ana mbuya edu naana sekuru edu akatifundisa mutombo yechibhoyi inotiraramisa kusvika nenguva ino yatiri tichingorarama ndiyo. Titori kupona zvakanaka tisina zvakawanda wanda mukati menyama dzedu ngenyaya yemitombo iyoyo, saka mutombo yechibhoyi yakakosha.

Mitombo dzedu dzechinyakare dzakanaka ukakona kudzishandisa sematsanangurirwe auenge wakaitwa naanasekuru kuti mutombo umu unorape chakati unoda kunyikwa mimvura, wozomwa wambokwata. Zvinombaashanda zvirozvo, zvinokudza vanhu vakawanda.

Mitombo dzedu dzechibhoyi dzakakosha ,mazuwa atinopona Anaya dzakambakosha . Dzimweni dzakona dzainoita kuti tikaye tiite muriwo dzimweni dzakona ndodzatinokayawo mwidzi teibhoilisa teimwa , dzimwe adzito bhoiliswi dzakambakosha dzinorapa ukadziteedzera ngemazvo zvaunenge wakabhiirwa.

Kudhaya mitombo dzanga dzakati chakata , dzimweni mitombo tinodzishandisa uri muriyo wekubaarya nemhuri dzimweniwo auiti muriwo unongoita mutombo wega, mwonyika mopa vana meimwa mhuri yeshe kuti murapike.

Kare taipona nemitombo dzekuchera dzaicherwa nematateguru edu ndodzataipona ndidzo. Izvezvi zviro zvakona zvinenge zvasiyana, takuponawo ngedzechuyungu ngedzimweniwo. Saka zviro zvekare zvakanga zvakanaka ngekuti zvanga zvisina zvazvinotipa mumwiri zvekuti zvino .

Kudhaya mutombo yaidyiwa naanambuya yedu. Imweni yanga isingatenderwi kuisa pazuwa. Imweni yanga isingatenderwi kugara pasina zuwa. Saka tinoona kuti zvanga zvakakosha ngekuti yaigara makore nemakore teiishandisa, teiimwa mitombo iyoyo.

Mutombo dzechivantu dzakanaka unofundisawo vana vako kuti mutombo uyu unorapa chakati eitokura eiziye kuti mutombo ndakazwi unorapa zvakati saka mutombo dzakanaka dzechibhoyi idzi.

Mazuwa ano zviro zvachinja vana havachaziyi kuti muri wawakaningirana nawo unorapa chii unongoti muri ngenyaya yechiyungu chawandisa izvo kudhaya taikura teiziya kuti uyu muri unorapa dambudziko rakati uyu muri uyu unorapa zvakati teitoenda takadaro hino vana vemazuwa ano havachazviziyi.

Mitombo dzechibhoyi unoenda kundoona kuti umweni azii dzeshe Saka unosisa kupinda madzinenge dziri takawanda tichionesana kuti uyu mutombo unoshanda zvakadai teinyora pashi uyu mutorwa unoshanda zvakati tikaugadzira teinyora hepashi.

Mitombo dzedu dzechibhoyi dzinoita futi kudzibika kuita mitombo dzechiyungu uchiona kuti waisa zvakawanda zvakadini, inobuda futi kuita mitombo dzechiyungu.

Mutombo dzedu dzechivantu dzinoda kugadzirwa, zvine ungwaru kuti dzikone kubatsira mutenda watinenge teirapa, dzishashaisha zvimweni, saka dzinoda kuti gadzire neungwaru.

Mutombo mizhinji dzechibhoyi dzimweni dzinodamburwa, weidzora panenge paine chirondapo. Dzimweni dzinonyikwa mumvura, dzimweni dzinokwatiswa mumvura dzeishanda dzakadaroko. Saka dzinodiwa mukupona kwevantu, dzinogeza muiri, dzinogezazve nengazi yemuntu kuti.....

Mitombo dzedu dzechivantu, dzaayo mazuva anaya dziri kubuda-buda, zhinji dzakona maruwa. Maruwa emene mitombo dzechibhoyi Saka tinoenda koona kuti dznotibatsira kufema mbepo nokutirapa mungazi dzedu.

Mitombo dzedu dzechibhoi dzinosisa kuonekwa kuti mutombo unowu wazi unorapa zvakati auurayizve ere? audi kuwanza unoda kuita pakati nepakati , saka zvinosisa kuonekwa ngovanoziya ngozvomutombo dzechibhoi.

Mwetinodzitora mumasango umwo tinosisa kuona kuti uyu mutombo wechibhoyi unosisa kushanda ,dai ibesha, umweni mutombo unosise kushanda musoro, umweni mundani, tinosise kudzi siyanisa, atifaniri kurambe teidzidhibanisa, umwe naumwe ngaumire wega.

Tinosisa kufundira kudzinasira idzi mitombo idzi chebhoyi teivhunza kunevanoti ziyei kuti mitombo iyi tainasira zvakanaka ere inotawo ere kuti tiipe arikurwara panguwa yakona iyoyo.

Tinombada kubonga yaamho. Mutombo muzhinji dzatinoti ngedzechibhoyi takubadzisima mumamuzi, hakuchina kuti tombaenda mushango teitsvaka mutombo. Dzamumamuzi unoita okutira wega wogadzira mutombo wounonga weida panguwa yachona iyoyo. Zvambainaka izvi.

Tinosisa kuziya mitombo dzechibhoyi nekudzigadzira nekudziisa mumagaba teitengesa teiraurazve kuti uyu unoshanda zvakati uyuwo ngewewakati zvirozvo zvakabanaka kwemene ngekuti vana vevana vedu vachazoziyawo mutombo.

Patinondotsa mitombo yedu yechibhoyi tinosisa kuti iya inoda kuti iya inoda kuti iyanikwe pazuwa toiisa pazuwa Kune imweni hayo mitombo yekuti aitodi hayo zuwa kungotsa hedu totogadzira totoisa mumabhotoro edu saka zvirozvo zvinofanirwa kuonekwa kuti zvinoitwa ngemazvo ere kuti dzishande mitombo dzedu dzechivantu.

Mitombo dzedu dzechibhoyi tinoda kubonga marure. Muzhinji dzinoita muchero, muzhinji dzinoita muriwo techishandisa takadarokwo teienda takadaro.

Mitombo dzechivantu dzinoshanda zvakawanda. Kune dzinoshanda kuti unotsenga womwa mvura, zvinobetsera mundanimwo kuti munogadzikana. Kune dzinopiwazve huku kuti dzimwe kuitira kuti dzisaita makonye mundani, dziri dzechibhoyi.

Mitombo dzedu dzebhoyi tinoonazve dzingaa michero dzatinodya. Tinoshandisazve mashizha, tinoshandisazve midzi dzakhona kuita mutombo. Saka munowanikwa zvakawanda mumutombo dzedu.

Mitombo yedu yechibhoyi yawandisa imweni yakona inoda kunyasa kuona kuti Mitombo ineyi inomborapei nekuti dzati chakata nebani reshe dzanyanya kuita kwachona dzimweni dzinouraya dzimweni dzinoponesa.

Mitombo dzedu tinosisa kudziziya kuti uyu watiri kutsa uyu unorapa denda rerudziyi, uyu watiri kutora uyu tinondomuisa pakadini dzimweni adzidi kupishwa ngezuwa dzinoda kugara dzakaiswa mumumvuri kuti dzinase kushanda

Kudhaya mitombo yechibhoi taiionera mumakomo nemumabani. Mazuwano dzati chakata kunyangwe pamuzi pemene unodziwana . pamweni maruwa pamweni dzinotongomerawo pambatso po.

Mitombo yechibhoyi patinoinasirira paya tinosisa kuona kuti mutombo unowu watanasira unorapa chirwere chakati uyu watanasira unorapazve denda rakati zveienda zvakadaroko kuitira kuti tione kuti tinokukonawo ere kuunasira mutombo dzine zvaita ana sekuru edu.

Mitombo dzedu chechibhoyi, hadzinyanye kuda kuputirwa putirwa kudai, dzinosisa kugara pakati njenini dziyirohwa ngemhepo anenge adakunokorerwa uripo kona ipapo. Ukadzifukidza fukidza dzimweni dzakona hadzizoshandi zvakanaka.

Mitombo yedu yechibhoyi inosisa kuti patinoinasira paya kuti tati tinofanirwa kupedza vhiki ngatipedze vhiki iyoo vhiki ikadarika togarzira imweni ngokuti uyani unenge usingachashandi.

Mutombo mizhinji kubhiirwa pafoni teyitedzera zvatinenge tabhuyirwa teinasirawo tega kudhaya taimirira kunasirirwa hino mazuwano aah -aah weshe weshe unokona kuunasira

Tichishandisa mutombo dzedu dzechibhoyi, atingoambi ngekushandisa kana uriwe nyanga yakhona unotanga wambozwa kuti mutombo uyu ndakaugadzirira zvakanaka ere, ende unoshanda zvakanaka ere mumuntu wangu wandichada kurapa.

Mitombo mizhinji dzechibhoyi dzimwe dzinotoshanda nekutora zvimashakanizvo wozvikuya kuya wofemba mumiro dzinotoshanda eya.

Akhiti we-e tapota patinoshandisa mutombo wechibhoyi uya ngatinase kuvhunzisisa kuti unodiwa mazuva manganai teishandisa. Umweni anozoramba eimwa izvo mushonga watopera, auchatoshandi mumwirimwo.

Paya patinofunda kuunasira paya tinosisa kunasa kuona kuti mutombo unou kuti ukazwi unofanha kuvharidzwa muzvikari ngaumbaende muzvikari kunoumweni mitombo imweni inombazwi auvharwi weinasirwa kunyangwe mukundomwa kuya unondoiswa muchiro chakavhurika ngatiteedzera zvona izvozvo kuti tipone.

Mitombo dzedu hadzisisi kuti muntu veshe-veshe azwi unodziziya kune vanodziziya kune vasingadziziyi. Saka tisazonyeperwa kuti uyu mutombo unoshanda zvakati totoushandisa nguva imweni hatozvii vobhuirwa. Nguva imweni muti unouyu vakombwa unouyu utorine poizeni voguma kundofa ngezviro zvekundokomba zvinoda kuziya.

Mazuanaya kwane mitombo zechibhoyi dzinobhuwa munga mumabhuku tinodzitora todzisima pamuzi dzinenge dzichitibatsira kunya kunga kuzvipfuyo zvedu zvinobatsira kunya kuvantu vemene zvinobatsira zvakanyanya.

Kudhaya ngenyaya yekuti kwakusina mare taimbaa shandisa mitombo dzedu dzechibhoyi ungaa musoro ingaa mikhuhlane ingaa madziso tairapwa ngemutombo yechibhoyi weitopora pasina kana kumboshandisa mari zvino izvezvi yeii kunotoda nedzechiyungu kuti upone.

Mutombo yedu yechibhoyi ndoinotorwa yeinasirazve mitombo yechiyungu Saka inoda kuziya kuti inorapei iyi inoita kuti itipe maphilizi akadini saka panenge pakuda ana madhoKoteya akawanda anenge eipanana mazano kuti iyi tikaitora inotipa ichi.

Totenda mitombo yedu irikubatsira mazuva anaya mazuva anaya yatozara peshe-peshe, vantu varikutsa vachiisa muzvigubhu. Vachitengesa muzvitoromwo haa dzinombatengwa ndodzotodiva neantu kudarika maphirizi echiyungu

Tinoda kubonga yampho dzimweni mitombo dzedu dzechivantu dzinoshandazve kunyangwe kubika muriwo antu eirya dzinombashanda dzinodetsera zvisingaiti mazuwanaya dzinotozi dzinorapa dzinogeza tsvina yeropa ngazi inenge yashata iya ukadzirya dzinonaka futi.

Mutombo mizhinji dzechibhoyi tinosise kuteedzera zvadzinoda kana dzikazi dzoshanda iri midzi totsa midzi dzakhona dzikazi dzinoshanda ari mashakani totora mashakani akhona teidaro teidaroo.

Techinasira mitombo dzedu dzechibhoyi tinosisa kunge teitedzera kuti mutombo unowu wakazi ngausavirisa zveshuwa mutombo uyu ngausaviriswa kuitira kuti vanthu vapone zvakanaka tisaisazve pazuwa mutombo dziya dzisingadi pazuwa.

Mitombo dzedu dzechibhoyi idzi tinokona kudzigadzirazve kudziita mitombo dzechiyungu dzekuti tinozoisazve munotengeserwa mutombo muya ndokunge tadzigadzira zvakanaka dzototengeswawo. Kudhaya dzaingogadzirwa teipuwa hedu nenyanga asi mazuwanaya nemuzvitoromwo dzamwo dzeitengeswa.

Mitombo yedu tinosisa kuigadzir,a toiisa pakanaka, tondoiisazve munotengeswa mitombo inenge yaakuita sedzechiyungu, tanasira temene.

Mitombo dzechibhoyi tinosisa kudzitora teidzi ona kuti dzingagadzira mutombo unorapa chiini tichiona tichidaro tichiisa pakanaka mitombo dzinedzi dzinoda kuvhara tichidzivhara dzinoda kuti tiyanike pazuva tichiyanika.

Mitombo yechibhoyi yakanaka tikaiteedza nemwazvo, sezvatinenge takataurirwa nemachiremba edu. Tinosisa kuzviteedza, kuti vakati mutombo uyu auvharwi, ngatisauvhara kuti ushande.

Kudhaya mitombo dzedu dzechibhoyi taiti poto yeunobikira aivharwi ,chigubhu chaunoisira achivharwi, hino mazuwa anayewo zvinonge zvati chicheyi zvibhotoro zvinovharwa ,potodzo vanovhara zvaazvemazuwa anaya woizvi.

Mitombo yedu yechivantu inoda kuziya kuti unombanatsa kuidonongodza ere ngokuti kune vamweni asingaziyi anongoti uyu ndakambozwa kuti unorapa chakati, wotopa muntu. Zvinoda kuziya kuti muntu unowu wandipa uyu unonasa kuuziya here, ngokuti kune amweni akuitira bhizinesi kuti tiwane mari.

Mitombo dzechivantu, dzechibhoyi tinosisa kuti teidzigadzira, zvatisinganasi kuziya tonyora pashi kuti idzi dzinoita zvakati, idzi dzinoita zvakati, kuitira kuti tisazopesanisa taakupa vantu.

Mazuwanaya kune mitombo dzotoite ekusimwa kuti tikatsvaga kuti kabhuku kanoti kudini tototorai mutombo uya totosimawo pamhatso pedupo kuitira touda atichabiri teienda kumakomo zvataita kudhaya.